Ngomnyaka ka2019 kusiya ku2020 umkhuhlane wobhubhane uqede abantu abanengi elizweni. lapha sibona umongikazi ezivikela ngokugqoka imask evala amakhala lomlomo wagqoka njalo lezembatho zakhona ezivivikela kulowo mkhuhlane ukubana ungamemetheki.

Abasebenza ukwelapha abantu bayakhuthaza ukubana begqoke impahla ebavikelayo ikakhulu nxa kulomkhuhlane lo obhubhane oqede abantu abanengi. Impahla le evikelayo igoqela amamaski avala amakhala lomlomo besokusibanjalo lamawovorosi agqokwa umzimba wonke kanye lamajambo. Impahla lezi ziyabavikela ukubana bengabanjwa ngumkhuhlane.

Kulequla labantu elamazwe atshiyeneyo elihlangeneyo lixoxa ngomkhuhlane osuvamile eAfrikha okuthiwa yiMpox. Ukubana lumkhuhlane bengawenqabela njani, ukuze ungamemetheki ucine ubulala abantu abanengi.

Abantu bayakhuthazwa ukubana begqoke impahla ezivala umlomo lamakhala ukuze bengabanjwa ngumkhuhlane lo osukhona wobhubhane njalo bayakhuthazwa ukubana bavakatshele ezibhedlela bethole ukuhlatshwa amajekiseni ukuze bangabulawa ngumkhuhlane lo

Imikhuhlane ebangelwa yikuthi abantu banathe amanzi angahlambulukanga. Ayilunganga isibulele abantu abanengi abancane. Ngakho abadala bayakhuthazwa ukubana benatha abamanzi kulapha okuvikeleke khona kumbe bawabulise bengakanathi ukuze beqabele lowu mkhuhlane.

Abantwana abaleminyaka angaphansi kwemihlanu bayakhuthazwa ukuba bavakatshele ezibhendlela eziseduze labo. Bathole ukuhlantshwa amajekisenu ukuze beyeqabele umkhuhlane wepolio osumemethekile kakhulu esigabeni. Abantwana bonke basegozini ngalomkhuhlane.

Omongikazi esibhedlela baqala bafundise abantu ukubana benganqabela njani imkhuhlane ukuze ingababulali njalo besebebanika lamaphilisi afaneleyo. Umongikazi usebenza evale amakhala lomlomo ngoba ukuze umkhuhlane ogulwa izigulane ungamemmetheki kuye. Abantu bayakhuthazwa ukuthi belandele izixwayiso abazitshelwa ezibhedlela ukuze besike emkhuhlaneni.

Umkhuhlane wohubhane, owaqalisela elizweni leChina, osumemetheke umhlaba wonke. Abantu abanengi sebebulewe yilo umkhuhlane. Abantu bayakhuthazwa ukubana behambe bayebona abezempilakahle. Bahlatshwe amajekiseni, ukuze bavikele ukubulawa yilomkhuhlane, njalo bagqoke amalembu, avala amakhala kanye lomlomo. Ukuze umkhuhlane lo, unganemetheki.

Ukuvalwa umlomo lamakhala ngamalembu lokungami eduzeduze ngezinye indlela abantu abangazivikela ngazo ukuze bangabanjwa ngumkhuhlane wobhubhane . Abantu bayakhuthazwa njalo bevakatshela abezempilakahle befike behlatshwe amajekiseni ukuze bazivikele kulowo mkhuhlane

Omongikazi labodokotela abasebenza esibhedlela bayakhuthazwa ukubana bagqoke impahla ebavikelayo ukubana bengabanjwa ngumkhuhlane okhona wobhubhane. Impahla le eluhlaza okwesibhakabhaka kanye lengwane ezimhlophe nxa bezigqokile ababanjwa yilowomkhuhlane.

Abantwana abaphansi kweminyaka emine bayakhuthazwa ukubana behanjiswe ngabazali babo esibhedlela beyethola ukuthontiselwa ukuze bevikeleke kumkhuhlane wendingindi osumemetheke kakhulu elizweni njalo wabulala abantwana banengi.

Umkhuhlane wendingindi kanye lamalonda amakhulu, uvame ukuhlasela abantwana abancane abasanda kuzalwa ngenxa yokuba amasotsha abo omzimba kawakaqini ukuthi avikele leyomkhuhlane. Ngakho abadala bayakhuthazwa ukuthi bahambe labantwana, laba bayethontiselwa ezibhedlela, ukuze benqabele leyomikhuhlane.

Abazali babuya labantwana esibhedlela bezobahlabisa kubodokotela ukubana bezivikele emkhuhlaneni wendingindi osuvamile emakhaya. Abantwana laba kuhlatshwa abaleminyaka emihlanu kusiya phansi.

Umkhuhlane wobhubhane osuqede abantu abanengi, abantu bayakhuthazwa ukubana bavakatshele ezibhedlela befike beyehlatshwa amajekiseni njalo behlolwe ukuthi abalawo yini lowomkhuhlane. Bahlolwa ngabodokotela labomongikazi abagqoke impahla ezibavikelayo ezigoqela ilembu eliluhlaza okwesibhakabhaka kanye lempahla evala amakhala lomlomo ukuze bangawutholi lomkhuhlane.

inani labantu ababulawa ngumkhuhlane wofuba lokhe lisanda ezweni abantu bayakhuthazwa ukubana bathathe amanyathela ukwenqabela le mikhuhklane okugoqela ukukhwehklela uvale umlomo wakho lokufaka ilembu emlonyeni uvala amakhala lomlomo abantu bayakhuthazwa ukubana bavakatshele ezempilakahle kusese masinya uma becabangela ukuthi bengaba belawo lowo umkhuhklane

Ukhulu uvakatshele esibhedlela ephethwe ngumkhuhlane wokukhwehlela. Wafika wathola umongikazi wamhlaba ijekiseni engalweni yokudla. Ijekiseni leyi izancedisa ukhulu ukubana ukukhwehlela lokuvimbana kuyehle.

Okwenziwe umhlangano omkhulu edolobheni lase khigali okunye izikhulumi kanye labo mongameli bamazwe wonke wase Africa ukubana bezoncedisana ukuba bengaqabela kanjani umkhuhlane wokuvimbana osuqende abantu kuphumelamaqhinga wokuthi amazwe ngamazwe akhiphe imali athenge umuthi phetsheya kolwandle imithi le yiyo ezanceda abantu ukubana be yelatshwe kulomkhuhlane

Odokotela abayelapha abantu bakhangelelwe ukuthi begqoke impahla ezibavikelekayo ukuze bengabanjwa yimikhuhlane . Impahla le igoqela ingwane eluhlaza kanye lempahla evala amakhala lomlomo , impahla emhlophe. Besebevunyelwa njalo izembatho eziluhlaza okwesibhakabhaka.

Uhulumende uyakhuthaza ukubana wonke umuntu ehambe eyahlolwa umkhuhlane wobhubhane lo osuqede abantu abanengi. Ungahlola utholakala ulayo lomkhuhlane uyahlatshwa ijekiseni eyikuvikela ukubana usile njalo ubana ukungatheleli abanye abantu. Abantu bayakhuthazwa ukubana bavakatshele ezimpilakahle ezitshiyeneyo lapho abangabe bekhona.

Abavakatshela esibhedlela bayaphiwa imfanekiso yokubana bengayenqabela njani imikhuhlane evamileyo esigabeni ikakhulu imikhuhlane yabongubhane. Imfanekiso le iyabe itshengisa amanyathelo umuntu angawathatha ukuba yena kanye lemuli yakhe bezivikele emikhuhlaneni.

Omongikazi abakhulu abezibhedlela ezitshiyeneyo elizweni kubikwa bebuthene eNyanga bezama ukubana bethole umuthi onganceda ukubana bayelaphe umkhuhlane osuvamile elizweni, umkhuhlane wetshukela. Kubikwa kulemizamo eminengi ezanywayo njalo lemithi eminengi ehlolwayo ukuthi ingayelapha njani abantu.

Izisebenzi zikahulumende zivakatshele esigabeni sakithi ziyelapha mayelana ngomkhuhlane osumemetheka, bavakatshe begqoke impahla ezivikela umkhuhlane izivunulo ezimhlophe ,kanye lamalembu aluhlaza avala umlomo lamakhala.

Kulomkhuhlane osuvamile esigabeni owamathambo ohlasela ikakhulu abantu abadala. Umkhuhlane lo ungakubamba uyehluleka ukubana uhambe. Omongikazi labodokotela bayafika bekuhlabe amajekiseni esibhedlela besebeyelula inyawo zakho ukuze inyawo zakho ziqine wenelise ukuhamba kuhle.

Selilinengi inani labantu elibulawa ngumkhuhlane wokukhwehlela. Ngakho abantu bayakhuthazwa ukubana bethathe amanyathelo ukwenqabela ukubana umkhuhlane lo umemetheke. Inyathelo lakuqala abangalithatha yikuvala amakhala lomlomo lapho umuntu ekhwehlela njalo begqoke impahla evalayo amakhala lomlomo ukuze umkhuhlane ungamemetheki.

Abantu bahamba umango omude emaphandleni besiyadinga amanzi ngenxa yokuthi amanzi ayasilela , lapha emfanekisweni sibona omama besikha amanzi empompini amanzi asebenza kakhulu emaphandleni bayalima ngawo ,bethelele bawatshe ngawo .

Abantu bayakhuthazwa ukubana bevakatshele ezibhedlela, uma bengazwa kahle bethole ukuhlolwa njalo nxa behlolwa akulantengo abayibhadalayo. Konke labantwana abancane labo kumele beyenelise ukubana befike esibhedlela, befike behlole imizimba yabo ukuze bekhule kakuhle.

Kulilungelo labantu bonke umhlaba wonke jikelele ukubana bethole amanzi ahlambulukileyo, ngaso sonke isikhathi ngakho, uhulumende useyakhe izibholane endaweni ezitshiyeneyo ukuba bathole amanzi avikelekileyo njalo bengabanjwa ngumkhuhlane wohudo ngoku natha amanzi angahlambulukanga.

Abantu abahlala emaphandleni asebekhulile uma bevakatshela ezibhedlela kumbe emakilinika bayelatshwa mahala. Lokhu kuyenzelwa ukubana inani labantu abafinyelela ukuthola usizo likhuphuke ngoba abantu abanengi sebegula imikhuhlane etshiyetshiyeneyo. Lokhu kuzanceda ukubana beyelatshwe bengabhadalanga lutho

Abantwana abafunda esikolweni kumele bathole ukudla okwakha umzimba, ukuze imizimba yabo ikhule kuhle ingabanjwa ngumkhuhlane njalo ukuze ingqondo zabo zikhaliphe esikolweni babambe lokho abakufundiswayo

Abantu bonke kulilungelo ukuba uma begula bevakatshele ezibhedlela bethole usizo. Ezibhedlela akumelanga zibhadalise abantu intengo ephezulu njalo abantu abengenelisiyo asebekhulile kuyamele belatshwe mahala ezibhedlela imikhuhlane egoqela otshukela kanye lomkhuhlane wesiyezi ovame ukuhlasela abantu abadala.

Ngemva kokuvakatshela isambuzi umuntu uyakhuthazwa ukubana egeze izandla ngamanzi ahlambulukileyo alesepa kumbe alomlotha, isigubhugiya siyanceda kakhulu ukubana abantu begeze izandla lokhu kuyenqabela ukuvikela imikhuhlane egoqela uhudo ebulala abantu abanengi ngenxa yokungakungahlanzeki.

Abantu abahlala emaphandleni akumelanga bahambe umango omude odlula amakhilomitha angamatshumi amabili besiyadinga amanzi ngakho kulemizamo eyenziweyo ukubana abantu laba bathole amanzi aseduze njalo kube ngamanzi ahlanzekileyo ahlanzekileyo ukuze baphathiseke kwezempilakahle.

Abantu bonke labahlala endaweni esemaphandleni kulilungelo labo ukubana bethole usizo ezibhedlela lemakilinika nxa bethe bahlaselwa yimikhuhlane. Usizo lolu mele beluthole kungelantengo abayibhadalayo ngazozonke izikhathi nxa bethe bavakatsha.

Omama lamantombazana yibo abathwele umlandu omnengi omkhulu kakhulu owokuyadinga amanzi. Njalo amanzi amanengi izikhathi ayabe engahlambulukanga. Uhulumende useyenze imizamo yokubana abantu bathole amanzi ahlambulukileyo duze labo ngokubagebhela izibholane ezibanceda kakhulu.

Ababona ngogaja lwezempilakahle, abemazweni atshiyeneyo, bebehlangene elizweni leMelika. Bephuma lamacebo ukuthi bangenza njani ukuthi abantu bathole imithi, ngentengo etshiphileyo, njalo ifinyelele kuzo zonke indawo.

Ukuthola amanzi ahlanzekileyo kulilungelo lawonke umuntu ophilayo emhlabeni ngakho uhulumende uthatha amanyathelo agoqela ukugebha izibholane ukuze abantu bethole lawomanzi ahlanzekileyo njalo abantu bayakhuthazwa ukubana benathe amanzi asuka endaweni ezivikelekikeyo.

Abantu lapha abahlala khona akumelanga bahambe umango omude ukubana bethole usizo ezibhedlela , ngakho kulomhlangano owenziweyo okuvunyelweneyo ukubana uhulumende usezayakha izibhedlela ezinengi lamakilinika amanengi ukuze abantu bebeduze lamakiliniki ukuze bethole usizo bethole lamaphilisi angabaphathisa empilweni ukuze bengaguli.

Abantu basuke endaweni ezitshiyeneyo zesigaba, behamba umango omude lomango omfitshane belanda ukuba bazokwelatshwa umkhuhlane osuvamile esigabeni , umkhuhlane wobhubhane. Bame phambi kwesibhedlela ukuze bethole usizo kubomongikazi

Kulomhlangano oyenziweyo okubizwe khona abathungameli bamazwe wonke ase Africa Injongo yomhlangano lo ibiyikuba ukubana kungenziwa njani kwezempilakahle Ukubana izibhedlela zibe duzane lawonke umuntu njalo ukubana wonke umuntu ayelatshwe mahala bangabhadalwa mali

imuli ezinengi zihamba umango omude ongaba ngamakhilomitha amabili esiyadinga amanzi uhulumende usencedile lezo muli ngokubagebhela isibholani duze labo , amanzi esibholane ahlambulekile njalo bayakhuthaza abantu ukuthi begeze izandla zabo ngamanzi nxabevela esambuzini ukuze bevikelwe okumemethekeleni komukhuhlane

Abantu bonke abaselizweni balelungelo lokubana bethole usizo lwezempilakahle nxa bethe bagula. Usizo lolu kumele beluthole mahala ngoba kungabhadaliswa intengo ephezulu abantu abanengi bazafa beyehluleke ukuthola usizo ngoba imali ingekho. Ngakho abantu bayakhuthazwa ukubana bavakatshele ezibhedlela ezitshiyeneyo bethe bagula befike behlolwe ngomongikazi kanye labodokotela.

Kulilungelo lawonke umuntu ukuthi athole amanzi ahlambulukileyo njalo wonke umuntu uyakhuthazwa ukuthi aqale abilise amanzi engakawanathi ukuze angabambi umkhuhlane onjengohudo. Umkhuhlane lo uyingozi kakhulu ebantwini.

Inhlanganiso ekhangele ngokusilela kokudla umhlaba wonke inike isipho kusigaba seKigali somumbu ongamasaka angamatshumi amane. Imuli ezinengi zithole ukuphathiswa ngenxa yendlala esikhona esibulele abantu abanengi kuleso sigaba.

Umphathintambo wogatsha lwezempilakahle uvakatshele izibhedlela ezinengi ezitshiyeneyo njalo ufike wajatshulelwa yi zisebenzi ngoba ubathembisile ukubana uzabakhuphulela imali abayiholayo, utshiye njalo imitshina ezanceda abantu ukubana bebanjwe imikhuhlane etshiyeneyo.

Inani labantu abagula umkhuhlane wokuphambana kwengqondo liyaliyanda. Ikakhulu abantu abangobaba. Kubangelwa yisimo somnotho, lokuhlukuluzwa emakhaya. Ngakho bayakhuthaza ukubana obaba bavakatshele ezibhedlela, bethole abantu abangaxoxisana labo ukubana bengayenza kanjani nxa bekuzimo ezinjalo.

Umkhuhlane wokuphambana kwengqondo usuvamile kakhulu ebantwini. Inkinga yikubana isimo somnotho kasimanga kuhle, abantu bahlala becabanga ukubana imali bengayitholangaphi, lemsebenzi bengayithola ngaphi. Lokhu kusuka kwenze ukubana umuntu ephambane ikhanda ehambe esekhuluma yedwa endleleni, ecine esehlala njalo egangeni engekho ekhaya.

Inani labantu ababulawa ngumkhuhlane wokuphambana kwengqondo likhuphuka nsukuzonke emadolobheni. Lokhu kubangelwa yisimo somnotho esingamanga kuhle lokuswelakala kwemsebenzi okwenza abantu becine bengasakwazi ukubana benzeni, becabange kakhulu ingqondo zicine ziphambana.

Ukuhlukuluzwa kwabo mama lokwa bantwana kweze macansini, kubikwa kuyanda. Ukwanda lokhu kucatshangelwa ukubana kungabe kuyenziwa ngabantu abaphambeneyo amakhanda. Ngakho umhlangano owenziweyo esigodlweni, ubukhuthaza abantu ukubana amacala anjalo bawamangale emapholiseni bangathuli.

Kulomhlangano owenziweyo okugoqela abathungameli bamankampani, inkokheli zomdabu kanye labogatsha lwezempilakahle bebonisana ukubana bengenzenjani ukubana bephathise abantu abaphethwe ngumkhuhlane wokugula ingqondo. Umkhuhlane lo usuhlasele abantu abanengi ikakhulu obaba.

Imikhuhlane ethelelwanayo ezibhedlela kubikwa ukubana iyanda.. Abantu bayakhuthazwa, ikakhulu omongikazi labodokotela, ukubana bageze izandla ngesepa, ma beqeda ukwelapha abantu njalo bengaxhawuli abantu ezibhedlela, ukuze imikhuhlane le ingamemetheki, ngoba abanengi, isibahlasele.

Abantu abadala bayakhuthazwa ukuba bevakatshele ezibhedlela besiyadinga usizo bengathola kulabantu abanengi bebekezele kuze kufike ithuba labo lokubana bephathiswe. Lokhu kuyanceda kakhulu ukubana imkhuhlane ingamemetheki. Bengasuki bengakatholi usizo kubodokotela labomongikazi.

Kulezibhedlela lamakilinika amanengi aseyakhiwe nguHulumende ukuze abantu befinyelele ukuthola usizo nxa begula kumbe nxa behlaselwe yimikhuhlane ethile emzimbeni. Usizo uluthola mahala kulamakilinika njalo kulabomongikazi abalobuciko labaqeqetshileyo ukuphathisa abantu.

Abantu abangezwa kahle bayakhuthazwa ukubana bevakatshela ezibhedlela beyehlolwa ukubana bagula yiphi imkhuhlane .Njalo bengahlalahlala iskhath eside behambe njalo esbhedlela beyebona ukubana imzimba yabo lokhe isaphilile yini. Intengo ezibhedlela lapho yimahala abantu ababhadali lutho . Ngakho bayakhuthazwa ukubana behambe befinyelele ezibhedlela eziseduze labo .

Abantu abangezwa kuhle emzimbeni bayakhuthazwa ukubana bangavilaphi, bavakatshele isibhedlela eziseduze labo. Lokhu kuyanceda ukubana esibhedlela bafike babambe umkhuhlane masinya, ngoba ukwenqabela umkhuhlane, kungcono kulokwelapha, njalo imithi iyatholakala esibhedlela.

Omama abasanda kubeletha kuqakathekile ukuthi bethole imfundiso kubomongikazi ukubana abantwana babanjwa njani, bamunyiswa njani, bageziswa njani njalo lenkanda ukuba bayikhipha njani emntwaneni. Imfundiso leyo izabaphathisa kakhulu omama. Njalo obaba bayakhuthazwa ukuba bencedise omama ngekhaya.

Abantu abaphathekileyo emakhaya ngemikhuhlane wekhanda elitshaya kakhulu okudlulisa amalawulo bayacetshiswa ukubana bevakatshele ezibhedlela bethole usizo ezibhedlela balamaphilisi atshiyeneyo abangawaphiwa ngabomongikazi ancedayo ukubana ikhanda leli liphele

Kulesibhedlela esitsha esakhiwe nguhulumende esigabeni ngemva kokunanzelela ukubana abantu abanengi bayabhubha ngenxa yokubana isibhedlela esiseduze labo singumango okhatshana. Isibhedlela lesi esiseduze labo sizanceda abantu ukuba bethole usizo kwezempilakahle.

Obaba ikakhulu uma begula bayakhuthazwa ukuthi bangavilaphi ukuvakatshela ezibhedlela, ukuze bathole usizo. Sezizinengi izibhedlela ezakhiwe endaweni ezitshiyeneyo, ukuze umango uphungulwe, ohanjwa ngabantu. Izibhedlela lezi, ziyanceda kakhulu. Kulabomongikazi, njalo abantu bayaphiwa amaphilisi ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo.

Omama bayakhuthazwa ukubana bavakatshele ezibhedlela uma besanda kubeletha abantwana ukuze abantwana behlolwe kanye lomama ehlolwe isibeletho ukubana sikahle abantwana kumele beqhubeka besiya esibhedlela okwenyanga ezintathu beyelatshwe imikhuhlane evame ukuba bamba.

Omama abasanda kubeletha abantwana abancane abaphansi kweminyaka emibili bayakhuthazwa ukubana bevakatshele ezibhedlela lasemakilinika befike bethole imfundiso yokubana abantwana bengabondla njani bebamunyise njani njalo bebaphe kuphi ukudla okubafaneleyo.

Kulesi bhedlela esitsha esivuliweyo esigabeni, njalo isibhedlela lesi silemitshina esebenza ngobuciko obukhulu, ukuvula kwesibhedlela lokhu kuyinjongo kahulumende ukuba abantu bonke bethole usizo nxa abantu begula njalo lamaphilisi esibhedlela bawaphiwa mahara.

Abantu bayakhuthazwa ukubana bevakatshele ezibhadlela nxa bethe bahlaselwa yimikhuhlane etshiyeneyo. Njalo, ezibhedlela lapho bayakhuthazwa ukubana befike babekezele nxa bethole kulabantu abanengi phambi kwabo, ukuze labo bethole ukusila lokuyelatshwa.

Isiminengi imitshina encedayo omongikazi labodokotela ezibhedlela ukuba abantu uba begula umkhuhlane wetshukela bewubambe masinya. Imitshina leyi isebenza ngobuciko obukhulu njalo isetshenziswa ngabomongikazi labodokotela abaqeqetshileyo, iyaphathisa abantu ikakhulu ekunqabeleni imikhuhlane le.

Ugatsha lwezempilakahle luthole isipho semitshina ehlola igciwane. Isipho lesi besivela kuhulumende wemelika imitshina le ibuye ilikhulu njalo yamukelwe ngumphathintambo wogatsha lwezempilakahle welizweni laseZimbabwe. Imitshina le ihambe ezibhedlela ezinengi ezitshiyeneyo jnjalo ikhangelelwe ukuthi iphathise izigulane.

Omama abakhulileyo bayakhuthazwa ukubana ma besanda kukhulelwa isisu silenyanga ezintathu behambe beyebhalisa esibhedlela njalo bengahlalahlala ngemva kwensuku eziyisikhombisa bavakatshele ezibhedlela behambe bayehlolwa ukubana umntwana uyakhula kuhle lokuba umntwana uhleli kahle esiswini beze babelethe.

Omama bayakhuthazwa ukubana bahambe labantwana abancane esibhedlela nxa bengezwa kuhle ukuze beyethola ukwelatshwa kumikhuhlane etshiye tshiyeneyo abangabe beyigula omongikazi labodokotela bazaba nika amaphilisi ngemva kokuba sebehlolile emzimbeni ukubana yini okwenza begule.

Abantu abangobaba bayakhuthazwa ukubana bevakatshele ezibhedlela bethole usizo belatshwe imikhuhlane eminengi etshiyeneyo , obaba ikakhulu abavamanga ukuya esibhedlela bayajayele ukuthi omama behambe bona bagula besekhaya ngakho ugatsha lwezempilakahle luyakhuthaza ukubana obaba bonke bengesabi ukuyesibhedlela ukuze bethole usizo lokwelatshwa

Kulesibhedlela esihle okwamagama esiyakhiweyo edolobheni laseKigali isibhedlela lesi silezindlu zokulalisa izigulani ezingafika ikhulu njalo izigulani kuleso sibhedlela kulemibheda abantu abagulayo bayakhuthazwa ukubana uma behamba kulesosibhedlela bebelemali yokubhadala njalo omongikazi bakhona banakekela ngobugciki obukhulu izigulani.

Ugatsha lwezempilakahle olwe Zimbabwe, luthole isipho esihle esivela eIndia. Isipho lesi yimpahla esetshenziswa ngabomama nxa bebeletha ezibhedlela. Impahla leyi kubikwa yimpahla esetshenziswa ngobunono obukhulu, njalo iya ilentengo ebizayo okumangalisayo.

abezempilakhale babelomhlangano bezama ukuphuma lamaqhinga abangawenza lemithiu abangayinika abantu ukuze benqabele umkhuhlane wokumemetheka kofuba endaweni ezitshiyeneyo umhlangano lo wenziwe okwensuku ezimbili njalo zonke ingatsha zikahulumende ezempilakahle lezinye ingatsha bezinxusiwe kulomhlangano ukuba ziphume lamacebo

Isibhedlelalesi ngesinye sezibhedlela esiyakhwe nguhulumende ukuze abantu bafinyelele kuso. Kunanzeleleke ukuthi abantu besebehamba umango omude besiyathola usizo ezibhedlela ngakho uhulumende uyakhe isibhedlela lesi duze labantu ukuze wonke umuntu efinyelele njalo esibhedlela leso kawubhadalilutho ma uthola usizo

Izibhedlela ezinengi ezitshiyetshiyeneyo sezilemota ezinceda ukubana zithwale izigulane. Izimota lezi zisebenza ngokubana ziyagijima ziyelapha isigulane esikhona, zithwale isigulane zibuye laso esibhedlela. Njalo izakhamizi ziyakhuthazwa ukubana zikhiphe imali encane ukuze imota lezi zithenge amafutha okuhambisa.

Isibhedlela esikhulu ese Kigali sithole imota ezancedisa izigulane ukuze zithwale emakhaya beziletha ezibhedlela imota lezi ziphiwe kuyisipho esivela kuhulumende abantu abanengi kubukeka bebulawa ngoba beyehluleka ukuba befinyelele emakhaya lezimota zontathu zizanceda kakhulu ukuphungula inani labantu ababhubhela emakhaya

Uhulumende sethethe inyathelo lokubana abantu bonke bayathola amaphilisi okubayelapha nxa bethe behlaselwa yimikhuhlane amaphilisi amanengi asetholakala ezibhedlela, ayatholakala njalo lase ma kilinika , ayatholakala njalo lezakhiwo lapho okuthengiswa khona lawo maphilisi, amaphilisi lawo athengiswa ngentengo etshiphileyo ukuze wonke umuntu eyenelise ukuwathenga njalo wonke umuntu eyanqabele ukugula imikhuhlane etshiyeneyo.

Abantu bayakhuthazwa ukubana bevakatshele ezibhedlela lemakilinika nxa bethe bahlaselwa yimikhuhlane etshiyeneyo ukuze bethole amaphilisi. Amaphilisi la ma ungakawanathi uyaqala ufunde okubhalwe ngaphandle njalo ngemva kokuwanatha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo iyelapheka. Imikhuhlane evame ukuhlasela abantu egoqela isiyezi, inyongo kanye lokukhwehlela iyelapheka iphele unganatha leyomithi.

Obaba bayakhuthazwa ukuba bengabajwa umkhuhlane wengulamakha bevakatshele esibhedlela kusasemasinya bethole ukwelatshwa amaphilisi la afanekisiweyo ayaqeda ingulamakha uma ungawanatha ungalandela okutsheliweyo ngabezempilakahle

Abantu bayakhuthazwa ukubana bavatsele umongikazi kumbe udokotela bexoxisane labo mayelana lesimo semizimba yabo ukuba ikhona yini imikhuhlane ebahlaseleyo, njalo ukuba bengayeqabela njani leyo mikhuhlane, ukuxoxisana labo mongikazi labo dokotela lokhu akubhadalelwa ukuze wonke umuntu azizwe ekhululekile ahambe ayexoxisana labo.

Abantu bayakhuthazwa ukuba uma besizwa emzimbeni bengezwa kahle kumbe becabangela ukuba sebegula bavakatshele ezibhedlela bethole usizo kusasemasinya, ngoba ukwenqabela umkhuhlane kungcono kakhulu kulokuyelapha njalo imikhuhlane eminengi kulezi insuku iyelapheka masinya ngoba imithi isikhona.

Iqula lezempilakahle elivela egatsheni lika hulumende livakatshele esibhedlela ukuzobona ukubana imitshina etshiyeneyo isebenza kanjani. Iqula leli lichazelwa ukubana umutshina lo wokutshekha ufuba emuntwini usebenza njani.

Abantu abadala labantu abatsha bayakhuthazwa ukubana bavakatshele esibhedlela behlolwe umkhuhlane wetshukela njalo nxa behlolwa ababhadali lutho nxa behlolwa omongikazi labodokotela bayakuhlaba umunwe kuphume ugazi besebehlola igazi lelo ukubana awukho yini umkhuhlane wetshukela.

Okwenziwe umhlangano njalo bekumenywe zonke ingatsha zikahulumende kanye lengatsha zezakhamizi ukubana zizofundiswa ngomkhuhlane wohudo osuqede abantu esigabeni abantu bebefundiswa ukubana bengawunqabela njani umkhuhlane lowu njalo lemithi abangayinatha ukuze besile bephephe engozini.

Abantu abaphathekileyo emzimbeni kumbe abacabangela ukuba bengabe bephathekile bayakhuthazwa ukubana bevakatshele omongikazi befike bexoxisane labo kabanzi ngemikhuhlane abacabangela ukubana bayayigula njalo omongikazi bazathatha ithuba behlole emzimbeni bebone ukuba kungabe kuyini okuphambanisekileyo emzimbeni

Abantu bayakhuthazwa ukuba bevakatshele esibhedlela behlolwe umkhuhlane we tshukela kanye lowe ngculaza, imkhuhlane leyi yiyo esidumile elizweni esibulele abantu abanengi, bethathe igazi lakho belihlole ukuba amagcikwane lawa awakho yini egazini lakho

Obaba bayakhuthazwa ukuba baphelekezele omama abazithweleyo lapha besiyabona odokotela. Odokotela bafike behlole ukubana umntwana uhleli kahle esiswini njalo umama laye impilakahle ekahle. Lesi senzo siyanceda kakhulu ukubana kube lothando emulini.

Inengi labantu sebebulawa ngumkhuhlane wetshukela ngakho bonke abantu bayakhuthazwa ukubana bahambe esibhedlela bayohlolwa umkhuhlane lowo kungelakubhadalwa. Nxa bekuhlola lowo mkhuhlane bayakuhlaba inalithi esandleni besebethatha igazi lakho belihlole bebone ukubana lowo mkhuhlane awukakuhlaseli yini.

omongikazi abagqoke impahla eluhlaza okwesibhakabhaka bavala amakhala lomlomo ngamalembu bahlinza umuntu okhulelweyo ongumama ukuze bekhiphe umntwana phakathi lokhu ukuhlinza kuthatha ihola elilodwa ngomvakokuhlinzwa umntwana uyaphuma umama ebesethungwa lapha ahlinzwe khona

Umkhuhlane wofuba uyingozi kakhulu kubangelwa yikubana abantu bephefumule umoya ogcolileyo njalo umkhuhlane lo uyelapheka. Umkhuhlane lo ukubana amaphaphu omuntu evaleke umuntu engasaphefumuli kakuhle njalo kulezibungu eziyabe zisidla amaphaphu omuntu kuyakhuthazwa abantu ukubana bathathe umuthi bewunqabele umkhuhlane

Abantu abagula umkhuhlane wokuvaleka kwesifuba lokuphefumula nzima bayakhuthazwa ukubana bathole usizo kubomongikazi lakubodokotela olungabaphathisa ngalo umkhuhlane kuyakhuthazwa njalo ukubana bedle ukudla okuzabanceda amasotsha emzimba alwisane lemikhuhlane etshiyatshiyeneyo emzimbeni yabo.

Odokotela esibhedlela seMpilo kubika bathi imithi yokwelapha izigulane iyashota njalo sebesebenza nzima. Bacele kuHulumende ukubana abaphathise ebathengele imithi. Udokotela ugqoka ezimhlophe njalo nxa esebenza eyelapha umuntu uyavala ubuso lamakhala ukuze engavinjwa ngumkhuhlane.

Umongikazi ugqoke ezimhlophe ngani ulesigulane usihlaba ijekiseni emunweni ebesehlikihla ngelembu igazi eliphumayo.

Abantu bayakhuthazwa ukubana umkhuhlane ekhanda bengawugula ,benathe amanzi amanengi njalo bevakatshele lesibhedlela bethole amaphilisi azabancede ukuba behlise ukutshaya kwekhanda , lomkhuhlane usuyingozi ngoba abanengi usubabulele

Ungavakatshela esibhedlela uphethwe nguphi umkhuhlane bafika bekuhlole ukubana inhliziyo yakho ayipompi kakhulu yini igazi okungavama ukubana ucine usubulawa ngumkhuhlane. Bayakufaka ibhanditshi esandleni senxele besebekhangela emtshineni bebone ukubana inhliziyo yakho ipompa kuhle yini igazi.

Amajekiseni ayanceda ebantwini abagulayo ayelapha imkhuhlane etshiyeneyo. Amajekiseni la amanengi alemithi phakathi imithi yakhona bengahlaba izigulane, izigulane zibangcono umkhuhlane njalo omongokazi bayakhuthaza ukubana izigulane zivakatshele ezibhedlela ukuze zithole usizo.

Omongikazi labodokotela abasebenza ezibhedlela beyelapha abantu imikhuhlane etshiyeneyo. Bayakhuthazwa ukubana begqoke amaglovisi ezandleni ukuze bevimbe ukumemetheka kwemkhuhlane kibo, njalo bengathontelwa ligazi labantu ababayelaphayo.

Kulentengo ebhadalwayo ukuze umuntu athole usizo olwemitshina ekhangelayo ukuba umuntu phakathi unjani uma ezithwele. Omama ikakhulu bayakhuthazwa ukubana bengakabelethi bevakatshele odokotela, bebone imitshina leyi ukuze bethole usizo.

Abantu ababulawa ngumkhuhlane wamehlo kumbe asebebona kalufifi emehlweni bayakhuthazwa ukubana behambe beyebona udokotela abalolwazi ngalowo mkhuhlane. Odokotela bayafika bakhangele amehlo emtshineni besebesitsho ukubana ngabe kuyini okubangela lokho. Izikhathi ezinengi bavame ukubana bephiwe njalo abantu lomuthi ukubana bangawelapha njani lowomkhuhlane.

Indawo lapho okiphekwa khona imithi, kukhangelelwe ukuba kube yindawo engafinyelelwa nguye wonke umuntu, ngoba imithi le iyingozi. Imithi ephekwa lapha, iyelapha imikhuhlane yonke etshiyeneyo, njalo iphekwa ngabomongikazi abalobuciko. Abakufundeleyo lokhu.

Ugatsha olubona ngezempilakahle luthole imitshina esebenza ngobuciko obukhulu eyenelisa ukuhlola imikhuhlane engabe isemzimbeni womuntu abantu bayakhuthazwa ukubana bavakatshele ezibhedlela lasemakilinika bethole usizo ukuze benqabele imikhuhlane evame ukubahlasela.

Umphathintambo wogaja lwezempilakahle, osukela e China, uMr Gweimin. Uvakatshele izibhedlela zakithi. Ufuna ukubona ukubana abagulayo, sibelapha njani, njalo ebone lemitshina esilayo ukuthi isebenza njani. Ugaja lwakhe luphathise imitshina eminengi. Ezaphathisa izibhedlela zakithi. Imitshina le isebenza ngobuciko obukhulu.

Abantu abango baba bayakhuthazwa ukubana bencedise omama ikakhulu besanda kubeletha ngoba imizimba iyabe ingakaqini ukubana beyenze imisebenzi ethile njalo kuyakuthazwa ukubana bephelekezele abantu abango mama esibhedlela beyofundiswa bebonke ngomongikazi ukubana umntwana omncane ugcinwa kanjani eze ekhule

Omama abasanda kubeletha bayakhuthazwa ukubana bamunyise abantwana okweminyaka emibili, abantwana bekhule beqinile njalo omama laba babokuthazana ukuthi bavakatshele ezibhedlela bethole imfundiso ukubana abantwana bengabakhulisa njani lokudla abangakudla njalo labo kumele bahlolwe ukubana umzimba suqinile yini ngemva kokubeletha

Abazali kumele bathathe wonke amanyathelo ukuba abantwana abancane bethole usizo ezibhedlela ngoba bavame ukuhlaselwa yimikhuhlane ngoba amasotsha abo omzimba awakaqini. Bayakhuthazwa ukubana bavakatshele ezibhedlela kanye ngenyanga ezintathu ukubana bathole lolusizo. Abantwana kumele bahlatshwe amajekiseni bethontiselwe lomuthi emakhaleni.

Uchago lukamama luqakathekile kakhulu emntwaneni osanda kuzalwa luyamenza umntwana akhule ehlakaniphile njalo lomzimba wakhe uyakheke kakuhle, omama bayakhuthazwa ubakubana bavakatshele ezibhedlela bethole imfundiso ukubana abantwana bamunyiswa njani njalo ngemva kwesikhathi esingakanani.

Omama labosisi abasakhulayo abakhulelweyo bayakhuthazwa ukubana bevakatshele ezibhedlela. Bethole imfundiso ukubana bengaziphatha njani laphana bekhulelwe njalo lokuthi bengazivikela njani ukubana umntwana engafi. Imfundiso le yimahala ayibhadalelwa njalo omama abancane labo bayakhuthazwa ukubana befunde ulwazi abaluthola lapha luzabaphathisa ma besakha imuli.

Omama abalabantwana abancane bayakhuthazwa ukuba bevakatshele ezibhedlela bethole ukubana abantwana bethontiselwe ukuvikela umkhuhlane owendingindi njalo omama abazithweleyo ngemva kwensuku ezinhlanu bayakhuthazwa ukuba bavakatshele ezibhedlela bathole imfundiso ukubana bengakhulisa njani abantwana njalo behlolwe ukubana babelethe kakuhle yini.

Omama asebezabeletha bayakhuthazwa ukubana bevakatshele ezibhedlela bethole ukuhlolwa ngodokotela labomongikazi, ukuze bebelethe kakuhle, njalo bayakhuthazwa ukuba besandakubeletha okwenyanga ezimbili kumele betshitshe ezibhedlela bethole imfundiso, yokubana bengakhulisa kanjani abantwana lokuthi labo beziphathenjani.

Abantwana abancane abasanda kuzalwa kanye labomama abazithweleyo bathola usizo bengabhadali lutho ezibhedlela. Lokhu kwenzelwa ukubana abantwana abancane abavame ukubanjwa yimikhuhlane etshiyeneyo bekhule beqinile njalo lemikhuhlane ingababambi.

Omama abakhulelweyo bayakhuthazwa ukuthi inyanga ezimbili bengakabelethi bevakatshele ezibhedlela njalo uma besanda kubetha bayakhuthazwa ukuthi bavakatshele futhi belabantwana bethole imfundiso yokuthi bamunyise njani abantwana njalo bakhulise njani abantwana.

Kulemkhuhlane evame ukuhlasela abantwana abaphansi kweminyaka emihlanu. Omunye yemkhuhlane le yindingindi. Ngakho abantwana abancane bayakhuthazwa ukubabehambe labazali babo emakliniki kumbe ezibhedlela eziseduze labo, beyethola ukuvikela kulowomkhuhlane.

Abantwana abancane abasanda kubelethwa abaleminyaka engaphansi kwemihlanu bayakhuthazwa ukubana bahambe ezibhedlela labazali beyehlolwa ukubana bakhula ngendlela okumele bakhule ngayo njalo behlolwe ukubana imizimba yabo iyakhula yini kusibanga esifaneleyo abantwana abancane bavame ukuhlaselwa yimikhuhlane eminengi njalo khonapha esibhedlela bayafika bethontiselwe umuthi wokuvikela leyo mikhuhlane.

Omama bayakhuthazwa ukubana bebuya lamakhadi abantwana atshengisa ukubana abantwana bakhula ngezinga elinjani njalo ukuba imizimba yabo ikhula kakuhle yini kukhangelelwe ukubana omama bevakatshele emakiliniki Kanye ngemva kwenyanga ukuze bathole imfundiso ukubana abantwana bamunyiswa njani abantwana baphiwa kuphi ukudla njalo abantwana baphathwa njani besakhula

Omama abasanda kubeletha abantwana bayakhuthazwa ukubana ngemva kwenyanga ezintathu behambe esibhedlela labantwana ukuze beyethola ukwelatshwa imikhuhlane etshiyetshiyeneyo njalo bethontiselwe lomuthi emlonyeni kanye bethole njalo lamajekisi ukuze bengabanjwa yimikhuhlane ivamileyo ebantwaneni egoqela indingidi kanye lofuba.

Omama abasanda kubeletha ezibhedlela bayakhuthazwa ukubana bedle ukudla okwakha umzimba njalo benathe lamanzi amanengi ngoba bayabe belahlekelwe ligazi elinengi ngesikhathi bebeletha, bayakhuthzwa njalo ukubana abantwana bebanakekele kakuhle, bebamunyise uchago oluphuma emabeleni ukuze bakhule.

Ugatsha lozwempilakahle soluthe omama bonke abakhuleleyo labo bonke abasanda lobelethe nxa besiya esibhedlela bengabhadali lutho. Ukuze bethole ukusila kanye labantwana bephephe ezingozini ezivame ukubahlasele ngezikhathi ezitshiyeneyo.

Omama kubikwa babuye labantwana abancane abaleminyaka emihlanu kusiya phansi bezohlatshwa ukuvikela umkhuhlane wendingidi .Kubikwa wonke umntwana ongasoke ehlatshwe uzagula ngomkhuhlane lowo ,isasizo sihambe kuwowonke umuntu esigabeni ngakho omama bebuye ngobunengi bezothola usizo esbhedlela.

Kukhanya okwanda kolwazi emhlabeni wonke jikelele sokulomtshina esebenza ngokucwephe obukhulu. Imitshina ehlola isimo somuntu ukuba sinjan amasotsha omzimba ukubana asebenza kuhle njalo uyeuyabala ukubana amasotsha angekhoyo emzimbeni mangaki. Abantu bayakhuthazwa ukubana bevakatshele ezibhedlela behlolwe ukubana isimo sabo somzimba simi njani.

Sekulomtshina onceda abantu abagula umkhuhlane weBP. Imtshina le iyanceda ukwehlisa itshukela elisebantwini, njalo iyenza ukubana inhliziyo yomuntu, ingapompi kakhulu, okwesikhathi eside. Okwenza abanengi becine besifa.

Inhliziyo yakho uma ingasampompi igazi kakuhle, kulomtshina okhona omutsha, umtshina lo usebenza ngokubana bayawufaka duze lenhliziyo yakho ubusubala ukubana inhliziyo yakho itshaya kangaki ngemva komzuzu. Umtshina lowu usuncede abantu abanengi kakhulu ade sebebulawa ngumkhuhlane wenhliziyo.

Inanimate labantu elibanjwa umkhuhlane wetshukela liya likhuphuka nsukunzonke. Umtshina lo, uyancedisa ukuhlola, ukuba umuntu ulayo yini itshukela kumbe kalayo. Umtshina lo usetshenziswa ngabomongikazi, abalolwazi olukhaliphileyo, ukuthi usebenza kanjani.

Umkhuhlane wetshukela uyelapheka emzimbeni nxa wathi wabanjwa masinya ngabodokotela ezibhedlela. Lumtshina lo uyanceda ukuhlola umzimba womuntu. Njalo nxa umuntu eletshukela uhle uyibambe masinya. Umuntu ebesephiwa amaphilisi kumbe ebesephiwa amanyathela angawathatha ukubana enqabele ukubana ebulawe ngumkhuhlane lo.

Isitulo lesi esiluhlaza okwesibhakbhaka yiso isitulo umuntu ahlaliswa kiso ngo dokotela uma evakatshele odokotela esiya khitshwa amazinyo isitulo lesi uyakwanisa ukubana usilalise udokotela akhangele kuhle emlonyeni ebone ukuba kulani.

Umtshina okuthiwa yiXray uyanceda kakhulu ebantwini abagulayo, abangezwa kuhle emzimbeni. Umtshina lo uyatshengisa ukubana amathambo omuntu ami njani, lanxa kukhona ithambo eliphambanisekileyo kumbe eliqamukileyo umuntu uhle abone abhalelwe ngudokotela ukubana athole umuthi ukuze umkhuhlane lo uphele.

Abantu abanengi sebebulawa ngumkhuhlane wesifo samaphaphu. Lokhu kubangelwa yikuhlala endaweni ezingahlanzekanga njalo lokuphefumula umoya ongcolileyo. Umtshina lo uyenelisa ukubana ubone ukubana umuntu ulaso yini leso sifo ngoba umuntu engathatha isikhwehlela esifake khonaphana ngemva kwemizuzu emibili uyabe usubonile ukubana umuntu ulawo lowo mkhuhlane kumbe akalawo.

Odokotela nxa behlinza umuntu ebeletha yizigelo abazisebenzisayo izigelo lezi ziyaqala zigezise kuqala bebe sebezisebenzisa ukuhlinza umuntu ngemva kokuthi sebeqedile bayahlola ukuthi phela bebone ukuthi akula isigelo esiseleyo emzimbeni womuntu

Ezibhedlela ezinengi ezitshiyeneyo sokulembheda lapho okulala khona izigulane .Imibheda leyi ilamavili iyafuqwa .Odokotela bekuhambise lapho abafuna khona ukukwelaphela .Imibheda le iletha ubungcono kakhulu njalo yenza umthwalo ubelula kubodokotela kanye lezigulane .Ngoba sebeyenelisa ukubana bekwelaphele loba ngaphi abayenelisa khona phakathi kwesibhedlela .

Abantu bayakhuthazwa ukubana bencedise ngokunika igazi kulaba abalidingayo kulemtshina ekhona ethengiweyo nguHulumende encedisayo ukubana labo abafunda ukunika abanye igazi bayisebenzise igazi leli ungalinika liyaphiwa labo abalidingayo emzimbeni

Ngemva kokukhalaza kwabantu abatshiyeneyo ngokusilela kwemithi esibhedlela seMpilo. UHulumende we India uthumele isipho semithi yokwelapha imkhuhlane etshiyeneyo ukuze iphathise isibhedlela lezi. Umuthi lo ngowokwelapha ikhanda.

Odokotela abakhangela ngezamazinyo, uma ulamazinyo axegayo, uvakatshele kubo, bayakufaka insimbi emazinyweni. Insimbi lezi ziyayenza amazinyo angaxegi. Ziyayenza njalo ukuba amazinyo akho engawi. Ngemva kwenyanga eziyisithupha, amazinyo lakho ayabe engasaxegi, njalo engasawi, esesenelisa ukuzimela wodwa.

Umuthi lo usetshenziswa ngomama abakhulelweyo ukuze bebone ukubana bakhulelwe yini kumbe abakhulelwanga ngemva kokwenza ucansi labantu abangobaba. Umuthi lo uyatholakala ngentengo etshiphileyo kuzo zonke izitolo ezithengisa imithi njalo kuyakuthazwa omama ukubana beqale bezihlole besebenzisa lumuthi bengakayi esibhedlela.

Ababona kalufifi emehlweni nanku umuthi okumele bawusebenzise. Bayawuthontieela kabili emehlweni ngemva kwensuku ezimbili umuntu uyabe esebona kakuhle. Uyanceda kakhulu umuthi lowu.

Amehlo ma evuvukile kumbe uphandliwe uyathela lumuthi emehlweni. Lokhu okukuphandlileyo kuyaphuma usale usubona kakuhle uyanceda kakhulu lumuthi.

Abantu abadala abakhwehlela kakhulu ukudlulisa amalawulo, basengozini yokuba amaphaphu ecine engasebenzi kahle aluba bayakhuthazwa ukubana bathenge umuthi lo olebhokisi eliluhlaza, bengawunatha umuthi lo beqede umuthi wonke osegabheni ukukhwehlela kuyayehla njalo bayasila.

Abantu abakhwehlelayo labantu abalomkhuhlane wetshukela kubikwa ukubana bayanda esigabeni. Ngakho lomuthi ungawuthatha uwusebenzise ngendlela okubhalwe ngayo ngaphandle kwebhokisi ngemva kwensuku eziyisikhombisa umkhuhlane lo uyaphela, unyamalale emzimbeni wakho.

Amaphilisi la angamatshumi amane phakathi kumele umuntu awanathe inyanga yonke ize iphele. Amaphilisi la ayanceda ukuthundubeza ubuhlungu umuntu ayabe ebuzwa emzimbeni njalo ayelapha imkhuhlane egoqela ikhanda kanye lokukhwehlela.

Abantu abalohlupho lokubulawa ngamehlo kumbe abalendlebe ezibuhlungu bengathenga umuthi lo kuyaphela ubuhlungu ababuzwayo endlebeni kanye lamehlo ayabona kakuhle. Lumuthi ubuka utshiphile njalo kumele ulandele okubhaliweyo ungakawusebenzisi. Ungawusebenzisa kuhle amehlo akho avuleka kakuhle ubone kakuhle izinto zonke ezikhatshana leziseduze.

Abalomkhuhlane wofuba kumbe o wokukhwehlela bayakhuthazwa ukubana benathe lawa maphilisi ukuze ukhwehlela kuphele. Amaphilisi la anatha kabili ngelanga ekuseni lantambama njalo kumele uwanathe eze ephele iphakethi lonke ukuze umkhuhlane lowo uphele ungabuyi njalo ubelawo futhi.

Abantu abalamasotsha omzimba asemalutshwane bavame ukuhlaselwa kakhulu yimikhuhlane eminengi etshiyetshiyeneyo egoqela ukukhwehlela. Bayakhuthazwa ukubana bethathe lawa maphilisi alitshumi phakathi bewanathe ekuseni lantambama ukuthi ngemva kwensuku ezimbili amasotsha omzimba ayabuya eqine, njalo ebe manengi njalo umuntu akasahlaselwa yokukhwehlela mahlayana.

Abalomkhuhlane wesiyezi bayakhuthazwa ukubana bethenge la maphilisi ezitolo eziwathengisayo, la maphilisi ayabe alitshumi phakathi. Unatha elilodwa ekuseni ubunathe elilodwa ntambama, ungaqeda ukuwanatha umkhuhlane wesiyezi uyaphela.

Sekulomuthi omutsha onceda abadala ababulawa ngamathambo. Umuthi lo uphakathi kwebhokisi njalo uwuphuza kathathu ngelanga. Ngemva kwensuku eziyisikhombisa kubikwa amathambo akho ayabe eseqinile esengcono. Abadala bayakhuthaza njalo ukubana bezame ukugijigijima ekuseni ukuze amathambo abo eqine.

Abantu abalamehlo alumayo kumbe amehlo angasabonikuhle bayakhuthazwa ukubana bedinge umuthi lowu uzabanceda kakhulu. Umuthi lo usebenza ngokuthontiselwa emehlweni wonke womabili nxa wonke ebuhlungu njalo ngemva kwensuku ezimbili kumbe insuku ezintathu ubuhlungu lobu bubabungcono.

Abantwana abancane abaphansi komnyaka owodwa bavame ukubanjwa ngumkhuhlane wokukhwehlela kanye lokuvimbana ngenxa yokuthi amaphaphu abo awakaqini, umuthi lo uyabanceda abantwana ukubana beyenqabele ukubanjwa ngumkhuhlane lowu njalo banatha kathathu ngosuku olulodwa.

Abantwana abancane abavimbekileyo emakhaleni njalo bephefumula nzima. Kuyakhuthazwa ukubana abadala babathengele lumuthi, bengawusebenzisa kahle lumuthi bawuthontisele emakhaleni, amakhala ayavuleka abantwana bephefumule kuhle njalo bebelempilakahle ekahle.

Abalomkhuhlane wokuvaleka kwesfuba lomkhuhlane wokukhwehlela kanye lomkhuhlane wetshukela bayakhuthazwa ukubana bathathe lomuthi bewusebenzise . Umuthi lo bengawusebenzisa kuhle belandele okubhaliweyo isifuba siyavuleka umuntu akhwehlele kakhuhle njalo konke ebekungalunganga emzimbeni kuyalunga ungawusebenzisa kuhle lomuthi.

Abantu abaphethwe ngumkhuhlane wokukhwehlela okwesikhathi eside. Bayakhuthazwa ukubana bathenge lumuthi, ezitolo lapha othengiswa khona. Lumuthi uyanceda kakhulu, njalo ungawunatha, ulandele lokho okubhaliweyo, ukukhwehlela kwakho kuyaphela ngemva kwensuku ezimbalwa.

Obaba abalomkhuhlane wokuphangisa ukuchitha inhlanyelo emacansini bayakhuthazwa ukubana bathathe lo umuthi. Lumuthi uyabanceda ukwenza bekhaliphe kwezamacansi njalo bengadinwa masinya. Umuthi uyatholakala ngentengo etshiphileyo kuzitolo ezinengi ezitshiyeneyo.

Imikhuhlane engathelelwanayo ebangelwa yimpilakahle yomuntu egoqela umkhuhlane wetshukela. Kubikwa uyelapheka unganatha umuthi. Lumuthi kumele uqale ubhale okubhalwe ngemva kwephepha lawo ubusulandela khonokho okutshelwayo. Ungayenza njalo umkhuhlane wonalo ungelapheka uphele.

Amaphilisi la asetshenziswa ikakhulu ngabantu abagijimayo kumbe abadlala umdlalo yenguqu. Amaphilisi la anathwa kusele imizuzu engamatshumi amathathu, ungakaqali umdlalo. Ayakunika amandla okuthi udlale kakuhle, njalo ugijime kakuhle.

Amaphilisi la abantu abadala bawaphiwa esibhedlela. Ayehlisa izinga lenhliziyo uma isipompa kakhulu igazi. Amaphilisi la uwathwa kanye ngelanga njalo ungaqeda alitshumi kumele ubuyele esibhedlela uyephiwa amanye.

Abantu abahamba esbhedlela bebulawa likhanda, bafike baphiwe amaphilisi la alitshumi phakathi. Ungawanatha ekuseni, uwanathe emini, uwanathe lantambama insuku zilandelana okwensuku eziyisikhombisa ikhanda liyathula. Odokotela bayakhuthaza ukubana abantu benathe lamanzi amanengi kakhulu ukubana bengatshwa likhanda.

Umkhuhlane weBP uyelapheka uma umuntu enatha amaphilisi ngendlela eqondileyo njalo ngendlela ayitsheliweyo ngabomongikazi labo dokotela .Amaphilisi la aphakathi kwebhokisi angamaphilisi alikhulu phakathi. Akhangelelwe ukuthi umuntu awanathe okwenyanga ezintathu. Engaqeda ukuwanatha umkhuhlane lo uyayehla ubengcono izinga lawo.

Abalomkhuhlane wokuvimbana esifubeni, kumbe abangaphefumuli kuhle ngamakhala, umuthi lo uyawuthatha uwuthontisele emakhaleni wonke womabili. Ngemva kwalokho ubusulala. Ma usuvuka ekuseni amakhala ayabesevulekile, usuphefumula kakuhle.

Abagula umkhuhlane wesihudo, umuthi lo, uyanceda kakhulu. Umuthi lo uyagezisa isisu ngokukugijimisa usiyangaphandle njalo isisu sakho sihlala sesihlanzekile. Umuthi lo uthatha ihola elilodwa ukubana uwusebenze njalo uyaqala uwunathe ukuze usebenze.

Abantu abalomkhuhlane wokuvaleka kwamakhala kanye lokuvimbana bayakhuthazwa ukubana bathenge umuthi lowu bathontisele phakathi kwamakhala, ukuze kuvuleke baphefumule kakuhle njalo lesifuba ezibuhlungu zizabangcono ukuba buhlungu bengawusebenzisa lumuthi belandela lokhu okubhaliweyo.

Inengi labantu sebebulawa ngamehlo. kalisaboni kuhle. Umuthi lowu uyawuthontisela emehlweni, ekuseni, emini lantambama. Ngemva kwensuku ezintathu, amehlo akho azaphenduka, abe kahle. Ubone kakuhle.

Abalomkhuhlane wesilungulela ohuyikuyitshisa enhliziyweni bayakhuthazwa ukubana bethathelowumuthi umuthi lowu uyancedakakhulu uyehlisa izinga lomkhuhlane lowu, umuthi lowu uwunathakabili ngelanga ngemva kwensuku ezintathu kumbe ezine umkhuhlane lowu awuphinde uwuzwe futhi

Ibhokisi leli lilemithi elitshumi phakathi. Imithi le isebenza ukubana uyayithela phakathi kwenkomitsho ubusuthela amanzi abilayo unathe ekuseni, emini lantambama. Ngemva kwensuku ezintathu ukukhwehlela kuyaphela. Uyanceda kakhulu lumuthi njalo uthengiswa ngentengo etshiphileyo.

Amaphilisi la ayanceda umuntu ongezwa kuhle otshaywa likhanda. Amnyama njalo umbala wawo, uyawanatha kathathu ngelanga okwensuku eziyisikhombisa ungaqeda lapho ikhanda liyaphola.

Abantu abalomkhuhlane yokuvimbana baphiwa lumuthi ngamadokotela esibhendlela. Uyanceda kakhulu ukwehlisa izinga lokuvimbana emuntwini. Kubikwa inani labantu abalomkhuhlane wovimbani lokhu lisiya lisiyalikhwela nsuku sonke.

Abantu abalomkhuhlane wezilonda kumbe umkhuhlane wempunza bayakhuthazwa ukubana benathe amaphilisi la ayanceda ukuqeda ukunwaya lobuhlungu ababuzwayo. Amaphilisi la ngemva kwensuku ezimbili uyabe usuphelile umkhuhlane wonalowo ungalandela okubhaliwe.

Abalomkhuhlane wamehlo, asebebona kalufifi emehlweni, kulomuthi osukhona ozobancedisa ubaphathise ukubana bebone kakuhle. Umuthi lo uyawuthontisela emehlweni kabili ngelanga ekuseni lantambama ngemva kwensuku ezintathu uyabe usubona kakuhle.

Amaphili la alitshumi lantathu phakathi ayanceda ikhakhulu ebantwini abagula ikhanda. Amaphilisi aphakathi kwebhokisini elimhlophe lasegabheni elihlophe kukhangelelwe ukubana umuntu alandelele izixwayiso ezibhaliweyo ngemva kwamaphilisi la anathe ngedlela eyiyo njalo ewanathe ngesikhathi esifanayo nsuku zonke ukuze asile.

Abalamehlo alumayo kumbe amehlo angaboni kuhle kumbe amehlo avuvukileyo ungathatha lowo muthi uwugcobe emehlweni ubusucimeza ukuwenze insuku ezinthathu ngemva kwensuku ezine uzabona sokulomehluko

Abantu abalegazi elilutshwane emzimbeni bavame ukugula imikhuhlane eminengi etshiyeneyo. Ngakho amaphilisi la uma bewathatha bewanatha nsukuzonke ayancedisa ukungezelela igazi emzimbeni njalo ayenza imzimba yabo ukubana ingasahlaselwa yimikhuhlane eminengi etshiyetshiyeneyo egoqela umkhuhlane wofuba.

Inani labantu abangomama abaphuma umkhuhlane wamaqhubu ebusweni. Kubika lokhe liyanda. Lokhu kubangelwa ngokugeza ngamanzi angcolileyo abawathola empompini. Odokotela bayabanika lumuthi esibhedlela. Umuthi lowu uyawugcoba ebusweni kathathu ngelanga, kubika ukubana amaqhubu ayaphela ebusweni.

Abantwana abancane abalomkhuhlane wokukhwehlela banganatha lo muthi bayazizwa sebengcono ngemva kwensuku ezimbili. Umuthi lo uthengiswa ezitolo eziduze labo abantu kumbe ezibhedlela.

Abantu abadala abalomkhuhlane wophepha kumbe owokukhwehlela bayakhuthzwa ukubana behambe ezibhedlela bethole lo umuthi, kumbe bethenge lo umuthi ezitolo ezithengisayo , ngentengo ephansi, uyanceda umuthi lo ungawunatha kathathu ngelanga ngemva kwe nsuku ezintathu kumbe ezinye kuyaphela ukukhwehlela.

Umuthi ophiwa abadala nxa begula umkhuhlane wetshukela, phakathi kwebhokisi leli kulamaphilisi alitshumi lasikhombisa. Amaphilisi la unatha amabili ngelanga. Unganatha uqede ibhokisi lonke, umkhuhlane uyayehla emuntwini.

Abadala omama kanye labantwana abalomkhuhlane wokuhlubeka komzimba bayakhuthazwa ukubana badinge umuthi lo uyabanceda kakhulu. Umuthi lo ungawugcoba, umzimba wakho ohlubekayo uyama ukuhlubeka njalo uyaphathisa kakhulu, umzimba wakho usale usubutshelezi njengosane.

Amaphilisi ayimihlobo etshiyeneyo njalo ayimbala etshiyeneyo kulamhlophe kulalithanga amaphilisi la ungawanatha ngokulandelela lokhu okutshiwoyo ayewelapha umkhuhlane njengokutshaywa likhanda ayehlise njalo udenda abesegezisisa isisu umasingcolile ngokugijimisa usiya esambuzini

Lapha kulomkhuhlane okuphuma amaqhubu emzimbeni kumbe ukuhlubeka komzimba umuthi lowu uyanceda kakhulu. Uyawugcoba umzimba wonke okwensuku eziyisikhombisa kulandelana. Ngemuva kwalokho uzambona umehluko umzimba wakho uzakuba butshelezi njengosana.

Ngesikhathi somqando inani labantu abagula umkhuhlane wokukhwehlela luyanda. Imithi le iyanceda abantu ukubana benqabeleke lemkhuhlane. Umuthi lo usebenza ngokubana uyawuthatha uwubilise lamanzi. Unathe amanzi atshisayo. Ngemva kwensuku ezintathu kumbe ezine ukukhwehlela kuyaphela.

Abale zilonda emphinjeni kumbe abalomphimbo ohayizayo bengathatha lomuthi umkhuhlane uyaphela. Lumuthi usetshenziswa ngokulandela lokhu okubhalwe ebhokisini njalo uyatholakala ezibhedlela kanye lasezitolo lapho okuthengiswa khona imithi ngentengo ephansi.

Abadlala imidlalo etshiyeneyo, abalohlupho lwamadolo, abalamadolo abuhlungu, bayakhuthazwa ukubana badingelwe umuthi ukuze bancedakale, amadolo abo aphole masinya bayenelise ukuqhubeka ngomdlalo abayidlalayo kakuhle kungela buhlungu.

Abantu asebebadala labantu abatsha bengacabanga kakhulu, inhliziyo isuka impompe kakhulu igazi okwedlula amalawulo, ngakho lumuthi uyancedisa ukubana uyehlise izinga leli ngoba inengi labantu libikwa selibulewe yilomkhuhlane owe high blood pressure.

Abantu ababulawa liqolo bengathatha lomuthi bewusebenzise iqolo liyabangcono ngemva kwe nsuku eziyisi khombisa lumuthi uyatholakala ngentengo etshiphileyo, ezitolo ezithengisa lomuthi njalo lasezibhedlela uyatholakala, bayakhuthazwa abantu ukubana bevakatshele lezindawo bethole usizo ukubana umkhuhlane lo uphele esigabeni.

Abalamehlo alumayo ,umuthi lo usembodleleni eluhlaza, uyanceda kakhulu uyakuqeda ukuluma, uyawuthatha uwuthontisele kabili elihlweni elilodwa lapho usulala, nxa usuvuka ekuseni ,uyavuka usubona kakuhle, lokulunywa lokhuyana kuyabe sokuphelile

Umkhuhlane wofuba obangelwa yikuhlala endaweni engcolileyo lokuphefumula umoya ongcolileyo njalo lokungadli ukudla okwakha umzimba uyelapheka ngokuthi lowu. Uyathatha umuthi lo uwunathe imbodlela ize iphele uqeda lapho amaphaphu ayavuleka uphefumule kuhle ukhwehlele kuhle.

Sokulemithi enceda abantu abagula imikhuhlane etshiyeneyo njalo imithi leyi itholaka ngentengo etshiphileyo, eminye yemithi yakhona yi sipho esivela elizweni leAmerica njalo iyanceda abantu ababulawa likhanda, ababulawa yisifuba, abavimbeneyo, kanye konke lenyawo abayehluleka ukuhamba.

Inani labantu abagula umkhuhlane wokuphambana ingqondo lilokhe lisanda. Uhulumende uyenze usuku lokunanzelela abantu laba njalo ubize ingatsha ezinengi ezisebenzelana laye uhulumende ukubana zizohlomisana ukubana zingenza njani ukubana ziphungule inani labantu njalo abantu bangazivikela njani kumkhuhlane lo.

Abantu abanengi sebelohlupho lokuzibulala ngenxa yokubana kunengi okubakhathazayo abangakukhulumi labantu , abantu bayakhuthazwa ukuba kukhona okubakhathazayo emoyeni wabo okungacina kubenza bezibulala bayakhuthazwa ukubana bavalatshele ezibhedlela bexoxisane labantu abalolwazi njalo inani labantu abagula ingqondo liya likhuphuka ukuxoxisana labantu abalolwazi kuyanceda ukubana imkhuhlane yonale iyehle

Kulequla likahulumende olwegatsha olwezempilakahle elibhoda ezigabeni lihamba lifundisa abantu ngokuqakatheka komkhuhlane lo owokuphambana kwekhanda. Abantu bayakhuthazwa ukuba nxa kukhona okubakhathazayo bavakatshele emtholampilo bethole usizo masinyane.

Kulezibhedlela eseziyakhiwe eziyelapha abantu abagula umkhuhlane wengqondo. Njalo kulabomongikazi labodokotela abaqeqetshileyo ngobuciko obukhulu, ukubana bephathisane lalababantu. Lokhu kwenziwe ngemva kokunanzelela ukubana inani liyakhuphuka labantu abagula umkhuhlane wengqondo.

Umongikazi lodokotela baphethe usane olusamda kuzalwa. Umongikazi simbona evale amakhala lomlomo ukwenzela ukuba engatheleli usana olusamda kuzalwa umkhuhlane udokotela ukhangele eceleni.

Abazali balomlandu wokuba bekhangele ukubana abantwana abancane ukuba abatshisi umzimba .Uma umzimba wabo utshisa kumele babahambise kudokotela okhangele ngabantwana afike abahlole emzimbeni abesebabhalela lomuthi okumele bawuthenge ukuze abantwana bengaguli .

Abazali bayakhuthazwa ukubana behambise abantwana esikolweni besesebancane. Ukuze beyenelise ukubana bedlale labanye abantwana njalo lokhu kuyabanceda ukubana abantwana bakhule behlakaniphile, ngoba bayabe bekhona ababalisi ababafundisayo abantwana ukubana beziphathe njani njalo bayenze njani nxa belabazali babo ngekhaya.

Abantwana abancane abesikolweni bagqoke impahla ezimhlophe, leziluhlaza okwesibhakabhaka bami lombalisi wabo ngesikhathi sokuphumula. Abantwana bayakhuthazwa ukubana behambe ngobunengi esikolo bethole imfundo ezabancedisa kukusasa labo.

Inhlanganiso le yiyo ekhangele ngezabantwana, ukubana abantwana bayathola amalungelo abo. Agoqela amalungelo awokuthola amanzi, amalungelo awokuya esikolo njalo ukubana abantu abadala abahlukuluzi abantwana. Inhlanganiso le ikhona umhlaba wonke jikelele.

Abazali bayakhuthazwa ukubana bahambise abantwana ezindaweni lapho abazafunda ukudlala bebonke beyenza imidlalo etshiyetshiyeneyo bekhangelwe ngabantu abakhulu. Ukudlala abantwana bebonke kuyabancedisa kakhulu ukubana igqondo zabo zikhaliphe kuhle. Kuyabancedisa njalo ukubana baphathane kahle bengaba ntwana. Njalo abadala abayabe belabo bayabafundisa imfundiso ebalingeneyo abantwana ezabayenza bakhule kuhle.

Udokotela omkhulu uphathele ovela kwelemelikha ovakatshele abantwana esigabeni abancane Udokotela lowu ubefundisa abantwana ukubana bengayenqabelanjani imikhuhlane evamileyo ebantwaneni njalo wakhuthaza abantwana ukubana bedle ukudla okulohlonzi okuzabanceda emikhuhlaneni ukubana ingababambi.

Abazali babantwana bayakhuthazwa ukubana benike abantwana ukudla okwaneleyo okwakha imzimba ukuze abantwana bekhule belemzimba emihle njalo bengabulawa ngumkhuhlane lowokuswela kokudla okwenza abantwana becake njalo lengqondo zabo zingasebenzi kakuhle lapho bekhula.

Abantu abangomama bayakhuthazwa ukuba abantwana abancane behambe labo ngemva kwensuku ezimbalwa bavakatshele odokotela befike behole abantwana abancane ukubana bakhula ngendlela eyiyo njalo bexoxisane labo ukubana ukudla abangakudla kudala abantwana baqine amathambo lengqondo zikhaliphe yikuphi.

Abantwana abancane nxa bengezwa kahle kumele bahambe esibhedlela labazali babo beyethola usizo bephiwe imithi njalo bevikelwe emkhuhlaneni evame ukuhlasela abantwana njengabo Polio lendingindi.

Odokotela abayelapha abantwana balezembatho ezimhlophe njalo balothando lesineke nxa beyabe beselapha abantwana. Omama bayakhuthazwa nxa abantwana begula ezindlini bebahambise kubodokotela labo bathole usizo ngoba abantwana abantwana abancane bavame ukuhlaselwa yimikhuhlane eminenginengi etshiyeneyo.

Odokotela labongikazi bayakhuthazwa ukuba abantwana abancane bangahlalahlala bavakatshele bona bathole ukwelatshwa njalo bathole ukuhlolwa imizimba yabo ukubana akulamkhuhlane engavama ukubahlasela njalo balookuphiwa amaphilisi balatshwe lamajekiseni okuvijela imikhuhlane ebahlaselayo enjengendingindi le pholiyo.

Abadala bayakhuthazwa ukubana banike abantwana abancane ukudla okulomsoco okuyakha umzimba ukuze bengahlaselwa yimikhuhlane etshiyetshiyeneyo njalo abantwana uma bethe bahlaselwa yileyo mkhuhlana bayakhuthaza abazali kubana bahambe labantwana ezibhedlela befike beyobona umongikazi kumbe odokotela abalolwazi ngokwelapha abantwana ukuze bethole usizo.

Abantwana abancane bavame ukuhlaselwa yimikhuhlane eminengi etshiyetshiyeneyo ngakho abazali bayakhuthazwa ukubana umntwana engezwa kuhle bengavilaphi ukubana behambe laye kubodokotela abalohlonzi lokwelapha abantwana la ukuze bethole usizo.

Inani labantu abesifazana, abakatshela ekliniki, yilo elinengi ukwedlula obaba. Ngakho, obaba labo bayakhuthazwa, ukuthi bavakatshele ezibhedlela, nxa bengezwa kuhle.. Abesifazana bangafika esibhedlela, bafika bahlolwe ngodokotela, abavunule ezimhlophe. Kanye labomongikazi abavunule ezimhlophe. Besebephiwa imithi yemikhuhlane, abayigulayo.

Izisebenzi ezincedisayo ukulwisana lomkhuhlane wobhubhane osumemethekile umhlaba wonke, zibonakala ngokugqoka izembatho eziluhlaza okwesibhakabhaka kanye lengwane eziyabe zimhlophe zithe nke. Impahla lezi ma bezigqokile ziyabanceda ukubana bengabanjwa yilumkhuhlane.

kulezisebenzi ezingafika inani elilikhulu ziqhatshwe ngu Hulumende ukubana ziphathisa ukuliswana lomkhuhlane okhona owekhovidi Izisebenzi lezi ma sezisebenza ziyagqoka impahla ezivikela ukubana zingabanjwa yilowo umkhuhlane ezigoqela izivunyulo ezimhlophe kanye lempahla evala amakhala kanye lomlomo ukuze zingabanjwa ngumkhuhlane lo ma sisebenza.

Umphathintambo wezempilakahle umnumzana Smith uvakatshele abesibhedlela exoxisana labomongikazi labodokotela njalo ubelethuba lokuxoxisana lezigulane ukubana ziphathwa njani esibhedlela lapha. Izigulane ezinengi zithokozile kakhulu ngokubona umphathintambo.

Omama abakhulelweyo asebezabeletha bayakhuthazwa ukubana bevakatshele omongikazi. Befike behlolwe ukubana umntwana uhleli kuhle esiswini, njalo umtshina abawusebenzisayo uyahle ubatshele omama ukubana bazabeletha ngemva kwensuku kumbe ngenyanga ezingaki.

Kulamadokotela asuka endaweni azitshiyeneyo zelizwe. Abalobuciko obukhulu. Abalethiweyo kulesisibhedlela , ukuze bazoyekwelapha abantu abagula imikhuhlane etshiyeneyo. lsibhedlela lesi njalo silemitshina. lmitshina le iyelapha abantu ngobuciko obukhulu, njalo imitshina le ukuze iyelaphe abantu, kuy4amela isetshenziswe ngabantu abakufundeleyo, okumele bayisebenzise leyomitshina.

Izisebenzi zikahulumende zivunule izembatho ezimhlophe. Zafaka lempahla yokuvala amakhala lomlomo. Ukuze zingabanjwa ngumkhuhlane wokukhwehlela, osuqede abantu kulezi insuku. Umkhuhlane lo umemetheka ngokubana abantu bakhwehlela bengavalanga umlomo. Ngakho ziyazivikela lezi izisebenzi

Udokotela ubuya ezokhangela umntwana ongezwa kahle esibhedlela, umntwana omncane uyabhala phansi udokotela umkhuhlane umntwana awugulayo njalo uyabhala lamaphilisi umntwana okumele awaphiwe.

Omama abasanda kubeletha umntwana, umntwana uqala ehlolwe ngabomongikazi esibhedlela okwensuku ezimbili kuhlolwa ukubana umntwana uzelwe kakuhle njalo lomzimba wakhe usesimeni esiyiso andubana umama abuyele ngekhaya lomntwana sebemkiphile esibhedlela omongikazi.

Omongokazi kanye labomama ababelethisa abakhulelweyo, bayakhuthazwa ukuba babuye bazothola imfundiso ezabahlomisa ukubana babelethisa njani omama abazithweleyo. Imfundiso leyi bazayiphiwa lugatsha lwezempilakahle njalo izabaphathisa ukuzebaphungule inani labantwana ababhubhayo lapho omama bebeletha.

Abasebenza ezitolo lezi okuthengiswa khona imithi babonakala ngokuvunula ezimhlophe njalo balolwazi lobuciko obukhulu ngezemithi bayazi ukubana imikhuhlane la leyi iyelatshwa ngayiphiimitji abantu bayakhuthaza bevakatshele izitolo lezi bexoxisane labantu laba abalolwazi bephiwe imithi efaneleyo.

Abantu asebadala basengozini yokubanjwa umkhuhlane wetshukela bayakhuthazwa ukubana inyanga zingaba ntathu bevakatsela ezibhedlela befike behlolwe mahala bengabhadalanga lutho ukubana abalawo yini lumkhuhlane njalo befundiswe amanyathela abangawathatha ukwenqabela lowo mkhuhlane.

Odokotela labomongikazi bagqoke ingubo ezimhlophe bazivale umlomo lamakhala bayabhalaphansi umuthi abazawunika abantu ababuya bezodinga usizo emtholampilo kubikwa inani labantu abadinga usizo lokhe liyanda umkhuhlane wobhubhane osuqede abantu.

Kulilungelo lakho ukubana uvakatshele udokotela esibhedlela uxoxisane laye ngomkhuhlane okuphetheyo umchazele kabanzi ukuba uzwani emzimbeni njalo udokotela uzakunika isixwayiso kumbe izeluleko ukubana umkhuhlane lo ungawenqabela kanjani.

Izitolo lapho okuthengiswa khona imithi, imithi egoqela eyokukhwehlela, eyekhanda, kanye lanxa ugijinyiswa yisisu, imithi le uyithenga ma ubhalelwe ngudokotela incwadi.

Abantu abaphethwe ngumkhuhlane wokukhwehlela , udokotela ubabhalela imithi ukuthi beyithenga ezitolo , izitolo zigcwele idolobho lonke okuthengiswa imithi leyi iyabanceda iyehlisa ukukhwehlela njalo iyavula lesfuba

Kulemithi ethengiswayo ezitolo eziseduze labantu imithi le yiyo enceda abantu abagula imikhuhlane etshiyeneyo njalo imithi leyi ithengiswa ngentengo eziphansi. Izitolo lezi zakhiwa phakathi kwabantu ukuze wonke umuntu afinyelele.

Amaphilisi la asemabhokisini amhlophe lapho ayanceda kakhulu uma umuntu ebulawa liqolo. Uyawathatha uwanathe, ngemva kokuwanatha iqolo lizabangcono. Njalo, abantu bayakhuthazwa ukubana bethobe ngamanzi atshisayo amaqolo nxa besizwa ubuhlungu, ngemva kokubana sebenathile amaphilisilawa.

Kulezitolo ezitshiyeneyo ezithengisa imithi enceda abantu ababulawa yimikhuhlane etshiyeneyo egoqela ikhanda, ukukhwehlela, ukuvimbana. Imithi le ithengiswa ngentengo ephansi njalo iyeneliseka ukuba ithengwe loba nguwuphi umuntu loba engelancwadi evela kudokotela.

Amaphilisi okuthundubeza ubuhlungu ayathengiswa duze lezitolo ezakhiwa phakathi kwabantu. Amaphilisi la athengiswa ngentengo ephansi ukuze wonk' umuntu enelise ukuwathenga. Lokhu kuyanceda abantu ukubana bengahambi umango omude besiya esibhedlela besiyadinga lawo amaphilisi.

Akuselandingeko ukuba abalabantwana abancane abagulayo bethitshe besiya ezibhedlela behamba umango omude ngoba zikhona izitolo esezithengisa imithi yesibhedlela duze labantu imithi le itshiphile njalo ithengiswa ngentengo ephansi. Abalabantwana abancane abagulayo kabahambe ezitolo lezi bayethenga leyomithi.

Kulamaphilisi athengiswayo endaweni eziyakhiweyo nguhulumende. Amaphilisi la ayanceda ukungezelela amasotsha omzimba njalo ma kukhona okusilelayo emzimbeni ayangezelela. Kukhangelelwe ukubana abantu bawathenge lawo maphilisi nxa bethe bavakatshela kudokotela baphiwa isixwayiso ukubana bawathenge. Amaphilisi la atholakala ngentengo etshiphileyo.

Kulesakhiwo esitsha esakhiwe esigabeni, lapha abantu abahamba khona besiyathola amaphilisi nxa bebulawa yimkhuhlane etshiyeneyo. Isakhiwo lesi phansi kufakwe amatshe akulathuli ukuze abantu bengabanjwa ngumkhuhlane wofuba nxa bevakatshela leso sakhiwo njalo intengo yamaphilisi iyathengeka.

Kulesibhedlela esitsha esivuliwe esigabeni esizanceda abantu ukubana bengahambi umango omude besiyathola usizo lwezempilakahle. Isibhedlela lesi kubonakala sivulwa ilanga lonke lasebusuku siyabe sivuliwe asivalwa ,njalo kulenombolo ozifonelayo ukubana uthole usizo kuleso sibhedlela.

Kulemithi eminenginengi etshiyeneyo ethengiswayo ezitolo eziyakhiweyo. Imithi leyi isetshenziswa ikakhulu ngabadlali abadlala imidlalo etshiyeneyo. Iyanceda ukubana abadlali bengalimali nxa bedlala limidlalo njalo amaphilisi athengiswayo ayabanika amandla ukubana bedlale imidlalo beqinile.

Kulesakhiwo esitsha esiyakhiweyo njalo savulwa edolobheni, esithengisela abantu amaphilisi, ngentengo etshiphileyo. Amaphilisi la ayelapha imkhuhlane etshiyeneyo, njalo ayimihlobohlobo etshiyeneyo. Ukuze usebenzise amaphilisi la, kuyamele ulandele okubhaliweyo ngaphandle kwamabhokisi kumbe kwamaphepha awo.

Kulemithi ethengiswayo ma umuntu ethe wahlaselwa yimkhuhlane etshiyatshiyeneyo. Imithi le ithengiswa endaweni ezitshiyeneyo, emadolobheni atshiyeneyo. Njalo imithi le ithengiswa ngentengo ephansi. Iyanceda kakhulu imithi le. Ma uyinatha kuyamele ulandele lokho okubhaliweyo ukuze usile masinya.

Kulesisitolo esitsha esivuliweyo abantu abangavakatshela khona bethenge imithi uma bethe bahlaselwa yimikhuhlane etshiyeneyo. Imithi le iyelapha yonke imikhuhlane abantu abavame ukuyigula egoqela: ikhanda, ukukhwehlela, ufuba kanye lokuvimbana

Imithi yokwelapha imkhuhlane etshiyetshiyeneyo isitholakala emadolobheni duze labantu. Imkhuhlane egoqela itshukela, ikhanda kanye lokugula kwesisu. Isitholakala imithi yakhona. Abantu bayakhuthazwa ukubana bevakatshele lezizitolo okuthengiswa khona imithi bethole usizo ngoba imithi yakhona ithengiswa ngentengo ephansi.

Abantu bayenelisa ukuthi bavakatshele ezindlini lapho okuthengiswa khona imithi. Ukuze bethole imithi etshiyeneyo engabancedisa ngemikhuhlane etshiyeneyo. Imithi le iyathengeka njalo imithi le iyabe ibhaliwe ukuba usetshenziswa njani. Njalo ayivunyelwa ukuba ibanjwe ngabantwana abancane, ngoba iyingozi ebantwaneni abancane kakhulu bebodwa.

Imithi yokukhwehlela kanye lalaba ababulawa ngamakhanda. lyatholakala ezitolo ezakhiweyo eziseduze labantu. Imithi le iyimihlobo etshiyeneyo, njalo yelapha sekusiya ngokuthi ukhwehkela okungakanani. Itholakala ngentengo etshiphileyo kakhulu.

Kulesitolo esitsha esithengisa imithi duze leKigali esivuliweyo. Isitolo lesi sivula amalanga onke ayisikhombisa njalo kasivalwa ukwenzela ukuba loba umuntu angaze agule phakathi kobusuku, enelise ukuyathola imithi. Imithi le ithengiswa ngentengo etshiphileyo, njalo kukhangelelwe ukunceda kakhulu izakhamizi.

Kulesakhiwo esitsha esivuliweyo nguhulumende edolobheni laseKigali, esithengisela abantu amaphilisi ngentengo ephansi, njalo amaphilisi la ayelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo. Lokhu kuyenziwe ngemva kokunanzelela ukubana izibhedlela zikhatshana labantu.

Kulesitolo esithengisa imithi, imithi leyi itshiphile njalo isitolo lesi siduze labantu, imithi iyelapha imikhuhlane etshiyeneyo njalo kuyakhuthazwa ukubana abantu abadala befihle le mithi ingabonwa ngabantwana, ngoba iyingozi kakhulu ebantwaneni abancane.

Isakhiwo lapha izakhamizi ezithenga khona amaphilisi ,isakhiwo lesi silezindlu ezinengi, njalo kulabantu abanengi abathengisayo .Phandle kulebhakane elitshengisayo ukubana kuthengiswani phakathi.

Kulezakhiwo ezithengisa imithi uba abantu behlatshelwe yimkhuhlane etshiyeneyo. Izakhiwo lezi zitholakala endaweni ezinengi emadolobheni atshiyeneyo. Njalo imithi yakhona ithengiswa ngentengo etshiphileyo. Abantu bayakhuthaza ukuba bavakatshele lezi zakhiwo ukuze bathole usizo.

Amaphilisi ayimhlobo etshiyatshiyeneyo, lamabhokisi akhona ayimbala etshiyatshiyeneyo. Amaphilisi lawa ngawokwelapha imkhuhlane evame ukugulwa ngabantu, imkhuhlane etshiyeneyo.

Abantu ababulawa yimikhuhlane etshiyeneyo bayenelisa ukubana bevatshele izitolo ezithengisa imithi njalo kulezizitolo imithi itshiphile njalo kulezizitolo uyenelisa ukubana uthenge ngesikwelede ubhadale inyanga iphela. Lokhu kwenzelwa ukubana abantu bathole impilakahle ekahle njalo bengabulawa yimikhuhlane yokugula etshiyeneyo.

Abantwana abancane abangaphansi kweminyaka emibili, bayakhuthazwa ukubana banathe uchago lwamagabha ukuze amathambo abo aqine, njalo lengqondo zabo zikhaliphe, Konke lokhu bayakunatha, ngapha benatha lochago lukamama ngoba yilo olubaqinisayo.

Kulezakhiwe ezinengi eseziyakhiwe, njalo esezivuliwe elizweni lonke jikelele, ezithengisa imithi. Imithi le yiyo enceda abantu abagula imkhuhlane etshiyeneyo, njalo itholakala ngentengo etshiphileyo. Lokhu kwenziwe ukuthi kuphungulwe imango, ehanjwa ngabantu besiya ezibhedlela ukuyathola imithi.

Eminye yemikhankaso enziwa ngegatsha lwezempilakahle yikubana behambe bevakatshela abantu ezigabeni bebakhuthaza ukubana bezenqabele emikhuhlaneni esivamile. lmikhankaso le iyanceda kakhulu ngoba bonke abantu bayafinyelelwa njalo bayathola ulwazi mayelana lemikhuhlane leyi.

Kulomkhankaso owenziwe lugaja lwempilakahle, othakazelele umkhuhlane wengculaza. Emkhankasweni lo abantu bebefundiswa ukubana beziphathe kanjani, ukuze bawenqabele lumkhuhlane, njalo ngamanyathelo bani abangawathatha nxa bethe bahlaselwa yilo umkhuhlane. Ingaja zonke zikahulumende bezikhona, kanye lenkokheli zonke zesigaba bezikhona.

Bekulomhlangano esibhedlela okubizwe abakhokheli besigaba kanye labasebenza ezigabeni zethu, besikhuthaza, besixwayisa ngemkhuhlane etshiyeneyo. Umhlangano lo ubujonge ukubana ufundise abantu ngemikhuhlane esivamile esigabeni ogoqela owendingindi njalo ukubana benze nyathelo bani ukuze benqabele lowomkhuhlane.

Kulomkhankaso womkhuhlane woqhuqho oyenzwe ngabezempilakahle, bebevakatshela emadolobheni abantu bebuya bezohlolwa ukubana abalawo lomkhuhlane njalo bebethola imfundiso ukubana bengayelapha kanjani nxa belawo umkhuhlane njalo bengavikelwa njani ukubana lomkhuhlane ungababambi.

Kulomkhankaso owenzwe lugatsha lwezempilakahle. Umkhankaso lo ubujonge ukukhuthaza abantu ukubana bagcine kahle amazinyo abo kanye lemilomo yabo. Abantu bebehlola amazinyo bephiwa lemithi yokusebenzisa nxa amazinyo abo ebolile njalo lemithi yokuxubha umlomo.

Kulomkhankaso oyenziweyo lugaja lukahulumende olwezempilakahle lapho abantu bebethola ukuhlolwa umkhuhlane wetshukela mahala kungela ntengo. Inengi labantu kubuka libuyile ukuzohlola lumkhuhlane ngoba usubulale abantu abanengi esigabeni.

Isibhedlela esikhulu seMpilo siyenze umkhankaso wokufundisa abadala mayelana ngomkhuhlane wofuba, kubizwe ingatsha ezitshiyeneyo ezika hulumende kanye lenkokheli zomdabu, ukubana zikhuthaze abantu ukubana bengayenqabela njani umkhuhlane lowu njalo beziphathe njani esigabeni.

Ingwalo lamabhuku ezifundisa abantu ukubana bengayenqabela njani umkhuhlane wengculaza. Zizaphiwa abantu bephiwa yizisebenzi ezisebenza egatsheni lwezempilakahle. Kukhangelelwe ukubana kuyenzwe umkhankaso ozavumela wonke umuntu lapho abazabe bebhoda belanda abantu ezindlini kanye lezitolo bebafundisa ngomkhuhlane lowu owengculaza

Ezinye indlela ezisetshenziswa lugaja lwezempilakahle ukuthi bafinyelele abantu abanengi yimidlalo. Nxa kuyikuthi benza imidlalo, kubuthana abantu abanengi. Abantu bezempilakahle bahle bathathe amathuba ukuthi bafundise abantu ngemikhuhlane etshiyeneyo, njalo ukuthi bafundise abantu ukuthi bangayenqabela njani leyomikhuhlane, nxa imidlalo isiphelile.

Kusuku lwakuqala lweviki olwenyanga yakuqala abantu bonke bayakhuthazwa ukubana bephatheke kumidlalo eyenziwayo eyokuyelula imizimba ngokugijima umango omfitshane. Lokhu kuyanceda kuyavikela emikhuhlaneni eminengi etshiyeneyo, kuyaqinisa amathambo njalo lomzimba awuhlaselwa yimikhuhlane mahlayana.

bekulomkhankaso obusesinza ukuthakazelela usuku lwabo mama omama bebevunule amabhatshi aluhlaza okwesibhakabhaka njalo bebethokoza begida izingoma behala ngokuqakatheka kwabo esigabeni umkhankaso lo ubujonge ukufundisa omama ukuba beziphathe njani ngezemacansini njalomukufundisa omama ukubana basebenzise indlela zokuzivikela ukubana bengabanjwa yimikhuhlane eminengi yamacansi

Kuleminkhankaso eyenziwayo ngegaja lehulumende. Lapho abakhuthaza khona abantu ukubana bebuye bezohlolwa umkhuhlane wetshukela lemikhuhlane we'BP: mahala bengabhadhali lutho. Lokho bakwenzela ukwehlisa inani labantu abagula leyo mikhuhlane.

Omongikazi labodokotela abasakhulayo bavunule ezimhlophe, bazayenza umkhankaso wokukhuthaza abantu ukuba bazivikele njani emkhuhlaneni wengculaza. Umkhankaso lowu uzayenziwa ezigabeni ezinengi ezitshiyeneyo njalo ukhangelelwe ukufinyelela inengi labantu.

Kulomkhankaso oyenziweyo lugatsha lukahulumende olwezempilakahle olufundisa abantu ukuthi benganqabela njani umkhuhlane wohudo. Abantu bonke esigabeni kanye lenkokheli zesigaba bezinxusiwe kulowo mkhankaso njalo zithole imfundiso zahlonyiswa ukubana zinganqabela njani lowomkhuhlane.

Abezempilakahle balomkuthazo wokufundisa abantu ukuqakatheka kokugeza izandla lokuba izandla zigezwa njani. Bayakhuthaza abantu ukubana bageze izandla ngamanzi ahlambulekileyo, amanzi agelezayo, kumbe amanzi aphuma empompini besebenzisa isepa kumbe umlotha ukuvikela umkhuhlane wesihudo

Ugatsha lwezempilakahle luyakhuthaza abantu ukubana umkhuhlane woqhuqho usumemetheke kakhulu. Abantu bayakhuthazwa ukubana besebenzise amambule lapha abalala khona ukubana bevikele ukubana bangabanjwa yilomkhuhlane. Umkhuhlane uyingozi kakhulu usubulele abantu abanengi.

Kulomkhankaso owenziyo ,lumkhankaso ubujonge ukufundisa abantu ukuba ingculaza itholakala njani ,njalo bengayenza njani ukuze bengabi layo, bebehlatshwa ngamanalithi behlolwa ukuze babesazi isimo lokuba bengenza njani nxa sebekwazi.

Abagatsha lwezempilakahle bayenze umkhankaso obujonge omama ,omama bebefundiswa ukubana baziphathe njani emacansini njalo yiziphi indlela ezingavikela ukubana bangabi labantwana abanengi abanga zisebenzisa ezibakhululayo emzimbeni yabo.

Owesifazana ovakatshele esibhedlela. Uphiwe amaphilisi ngumongikazi, awokwenqabela ukubana angabi labantwana abanengi. Umongikazi uyamxwayisa ukuba amaphilisi la uwanatha njani ,ukuze azivikele.

Omama abakhulileyo bayakhuthazwa ukubana bavakatshele ezibhedlela inyanga bengakabelethi njalo bevakatshele besanda kubeletha. Ukuvakatshela lokhu kuyanceda omongikazi ukubana behlole ukubana umntwana uhleli kakuhle yini esiswini lokubana bazabeletha kuhle yini omama.

Omama bayakhuthazwa ukubana ngolwesihlanu lokucina inyanga zonke befike ezibhedlela eziduze labo emakhaya bethole imfundiso ukubana bengenza njani ukubana benqabele ukubana imuli ikhule kakhulu. Njalo bethole labangakusebenzisa ukuvikela ukubana bezale abantwana umnyaka wonke.

Abantu abadala bayakhuthazwa ukubana bavakatshele ezibhedlela bethole uncedo mayelana ngomuthi wokuvimbela inzalo abangawusebenzisa kubikwa ukubana minengi limithi eminye yakhona igoqela amaphilisi loba lejazi lomkhwenyana sokumele bevumelane umuntu lomkakhe ukubana bafuna abantwana abangaki lokubana umuthi ongaba sebenzela ngcono yuwuphi.

Abantu abangomama bayakhuthazwa ukubana bevakatshele ezibhedlela kumbe amaklinika aseduze labo. Bethole imfundiso ukubana bengavikelanjani ukubana inani labantwana libe likhula kakhulu emulini. Njalo bayakhuthazwa ukubana bevumelane labobaba inani labantwana abafuna ukuba lalo. Ukwenqabela ukubana abantwana becine beswela okokudla, kumbe abantwana bacine bengasayi esikolweni ngenxa yokuswelakala kwemali.

Inani labantu abangamankazana abathandanayo liyanda elizweni uhulumende uyenza yonke imizamo ayizamayo ukubana leyi mfundiso ingafinyeleli ebantwini njalo uzafaka imithetho ukubana abantu abayenza lesi senzo bebotshwe beye emajele.

Omama labobaba bayakhuthazwa ukubana bavatshele ezibhendlela eziseduze labo. Bathole ulwazi ukubani bangavikela kanjani ukuba imuli ikhule kakhulu njalo bathole imfundiso mayelana lezemacansini ukubana bengenza njani ukuba bengabanjwa yimikhuhlane etshiyetshiyeneyo yemacansini.

Abantu abasanda kuthathana bayakhuthazwa ukubana bevakatshele odokotela ezibhedlela kumbe emakilinika befike bexoxisana labo ngenani labantwana abafuna ukubalabo njalo kamanyathelo abangawathatha ukubana inani lelo lingadluli abalifisayo.

Omama labobaba bayakhuthazwa ukubana behlale phansi bevumelane inani labantwana abafuna ukubelalo. Besebevumelana njalo ukuthi bengasebenzisa yiphi indlela ukubana inani abalivumeleneyo lingedluli leli abalifunayo.

Abantwana abasesikolweni (esekhondari). Baphiwe impahla yokusebenzisa ma beseskhathini. Impahla le iyabanceda ngamalanga beseskhathini ukubana bengalovi eskolo, njalo befunde izifundo zabo bekhululekile, bengelamahloni phakathi kwabantu.

Omama bayakhuthazwa ukubana bekhulume labomkabo ngenani labantwana abafisa ukuba lalo. Bayakhuthazwa ukubana basebenzisa indlela ezokwenqabela ukubana bengabi labantwana abanengi kakhulu, indlela lezi zinengi njalo zitshiyene, omongikazi labodokotela bayabafundisa omama ngendlela abangazisebenzisa.

Omama abazithweleyo bakhuthazwa ukubana bavakatshele esibhedlela sokusele inyanga ezimbili ukubana bakhululeke. Lokho kwenzelwa ukubana odokotela babone ukubana umntwana uhleli kuhle esiswini njalo babone lokubana umama uzabeletha kuhle, aphiwe lelanga azabeletha ngalo.

Omama labantwana abasakhulayo bathole impahla yokusebenzisa emacansini. Impahla le iyabancedisa ukubana bezivikele emkhuhlaneni esivamile ikakhulu emkhuhlaneni wengculaza, njalo omama bayakhuthazwa ukubana bevumelane labobaba inani labantwana abafuna ukubalabo nxa besakha umuzi.

Omama bayakhuthazwa ukubana ngemva kwenyanga ezintathu besanda kubeletha bavakatshele ezibhedlela, beyehlolwa kubonakale ukubana isibeletho sisame kuhle njalo befundiswe ukubana bemunyise njani abantwana ukuze abantwana bakhule belemizimba emihle njalo ingqondo zabo zikhaliphe masinya.

Zinengi indlela engasetshenziswa ngomama ukuvimba inzalo bevumelane labomkabo eyinye yezindlela ngeyokufaka insimbi engalweni lokhu kuyayenza ukuthi umama angabambi isisu njalo bebelomntwana lapho esekhiphile insimbi leyo.

Kulemitshina esiyenelisa ukutshengisa kulezinsuku ukubana umntwana ngumfana kumbe uyinkazana umuntu ongumama engakabelethu. Lokhu kwenziwa nxa sekusele inyanga eyodwa ukuthi umuntu ebelethe njalo omama bayakhuthazwa ukubana bavakatshele esibhedlela befike behlole ukubana bazabeletha kuhle lokubana umntwana uhlezi kuhle esiswini.

Abadlali abayenza imidlalo etshiyeneyo bavame ukubanjwa yimikhuhlane ethize. Ngakho kuqakathekile ukubana bengabanjwa yikugula kumbe umkhuhlane bevakatshele odokotela behambe beyelatshwa leyo mkhuhlane.

Abantu abayenza ezemidlalo bayakhuthazwa ukubana benathe amanzi amanengi kakhulu, amanzi ayanceda ukuhlambulula imizimba yabo, njalo bayakhuthazwa ukubana beyenze ukuziyelula ngokugijima kumbe ukuhamba umango omude. Lokhu kuyabenza bengabanjwa yimikhuhlane eminengi etshiyeneyo.

Ukwenza imidlalo egoqela ukugijima, kanye lomdlalo wengu wenguqu, kuyanceda kakhulu emzimbeni womuntu ukuth' umzimba wakho uqine, njalo kuyakuvikela ukubana ungabanjwa yimkhuhlane ethize etshiyeneyo. Abazempilakahle bayakhuthaza njalo ukubana abantu beyenze ukwelula imizimba yabo ukuze imizimba yabo iqine.

Abadlala imidlalo etshiyeneyo egoqela ukugijima kanye lebhola bayakhuthazwa ukuthi baphakamise insimbi njalo belule imizimba yabo ngokugijima lokhu kwenza imizimba yabo iqine ingabanjwa yimikhuhlane etshiyeneyo.

Ukuyelula umzimba ekuseni lantambama, lokugijima ekuseni lantambama kuyanceda ukubana umuntu engabanjwa yimikhuhlane esimemethekile, imikhuhlane le engathelelwanayo. Abantu bayakhuthazwa njalo ukubana bedle kuhle ukwenqabela lemikhuhlane ukuze ingabahlaseli.

Ukudlala imidlalo yebhola etshiyeneyo konke kubaba labo mama kuyanceda kakhulu umzimba wakho ungabanjwa ngumkhuhlane mahlayana njalo abantu bayakhuthazwa ukubana ekuseni lantambana bagiji gijime umango omude ukuze imzimba yabo ihlale ihlanzekile njalo ingabanjwa ngumkhuhlane.

Odokotela abasebenza labantu abadlala imidlalo etshiyeneyo bayakhuthaza ukuba bebe lalelo bhokisi elilemithi etshiyeneyo ukuba kungaba khona olimalayo bedlala imidlalo beyenelise ukuba bemsize ngemithi le ephakathi andubana aye esibhedlela

Ukuyelula umzimba kanye lokugijima kuyanceda ebantwini abayenza imidlalo. Ukubana imizimba yabo ingabanjwa yinkantsho, njalo lamathambo abo eqine. Lokhu kumele bakwenze bengakaqali ukugijima, imizuzu engaba ngamatshumi amathathu bengakaqalisi. Bakwenze njalo, sebeqedile imidlalo yabo.

Abantu bayakhuthaza abenza imidlalo ukubana benathe amanzi angafika amalitha amabili ngosuku. Njalo bayakhuthazwa ukubana begijigijime njalo beyelule inyawo ngokuhamba umango omude. Lokhu kuyanceda ukuqinisa amathambo emzimbeni njalo kuyanceda ukubana bengalimali nxa bebu ...

Abantu abayenza imidlalo bayakhuthazwa ukubana bevakatshela omongikazi befike beyelule imizimba ukuze amathambo aqine, njalo bengabanjwa yikulimala nxa beyenza imidlalo ikakhulu ukugijima ngoba uma begijima izikhathi ezinengi bavame ukungena engozini yokuqamuka.

Ziyelula nzukuzonke njalo lokugijima imzuzu engaba ngamatshumi amathathu nsukuzonke. Kuyanceda ukubana abantu abayenza imidlalo bengabanjwa yikugula kumbe bengabanjwa yimikhuhlane okungayenza ukubana becine bengasayenelisi ukudlala.

Kulemitshina esebenza ngobunono langobuciko obukhulu etholwe nguhulumende weZimbabwe evela kuhulumende waseMelika. Imitshina le iyenelisa ukubana ikuhlola isimo sonke somzimba womuntu ukuthi simibnjani, lemkhuhlane engabe imhlasela njalo ungaqeda ukuhlolwa omongikazi bayakunika amaphilisi ukuze wenqabele njalo usile kumkhuhlane okuhlaseleyo.

Kulemitshina etshiyetshiyeneyo, njalo isebenza ngendlela ezitshiyeneyo. Ukuhlola ukubana umuntu uma ephethwe ngumkhuhlane wokuthi igazi lipompa kakhulu emzimbeni. Imitshina yonale, ivame ukutshenziswa ngomongikazi, ngoba yibo abalolwazi ukubana bayisebenzisa njani. Iyanceda kakhulu kuzigulane.

Ngenxa yokwanda lolwazi oselukhona emhlaneni umuntu seyenelisa ukubana akhulume lo dokotela kumakhale khukwini udokotela amtshela izixwayiso okumele azenze ukuze asile kumkhuhlane umfanekiso ediwubonayo untombazana oletshukela Uthola izixwayiso kudokotela ukubana ayenzenjani ukuba abone ukuthi itshukela yakhe onganani

Kulemitshina esebenza ngobuciko obukhulu, eyenelisa ukubana ihlole amasotsha omuntu emzimbeni ukuba lokhe esebenza kakuhle yini. Imitshina le iyisipho esivela kuHulumende waseMelika njalo izanceda kwezempilakahle ikakhulu ebantwini abahlala emaphandleni ezigabeni ezitshiyeneyo.

Ugatsha lwezempilakahle lelizweluthole usizo oluvela eIndiya olomtshina wokuhlola itshukela emuntwini. Umtshina lowo kubikwa uyahle ubambe itshukela emuntwini njalo ungabanjwa itshukela ubusuphiwa amaphilisi okuba ungenza njani ukuba uqede umkhuhlane wetshukela.

Amahlamvu esihlahla lesi aluhlaza tshoko, ayanceda ukwelapha umkhuhlane wekhanda, njalo atholakala emkambo. Ungawanatha amahlamvu la, ikhanda liyathula. Izikhathi ezinengi, abantu abadala abanengi, babulawa ngumkhuhlane wekhanda.

Abantu bayakhuthazwa ukubana bengalahli imithi eyayisetshenziswa ngabokhokho bebayelapha nxa belemkhuhlane etshiyeneyo, amahlamvu esihlahla lesi ungawathatha uwahlanganise lamanzi qede usunatha kuyagezisa isisu njalo kuyelapha lemikhuhlane etshiyeneyo ongabe umuntu elayo emzimbeni.

Amahlamvu esihlahla lesi ungawachola abe yimpuphu ayanceda ukuqeda udenda ebantwini ikakhulu abakhwehlelayo, uma usuwacholile uyawahlanganisa lamanzi uwanathe kumbe uwafake phakathi kwelambazi uwadle ekuseni ungakadli lutho.

Umkhuhlane wokuvaleka kwesifuba uyelapheka ungasebenzisa amahlamvu la esihlahla lesi . Amahlamvu la aluhlaza tshoko uyawathatha uwahlafune . Amanye njalo ubusuwabilisa unathe njenge tiye . Umkhuhlane lo uyaphela ungalandela izixwayiso lezi .

Abantu abalomkhuhlane wesifo sofuba bayakhuthazwa ukuthi bathathe amahlamvu aluhlaza esihlahla lesi, bawahlafune, okwensuku eziyisikhombisa zilandelana. Kubikwa ukuba amaphaphu azavuleka. Umkhuhlane lo uphele.

Abantu abalenyongo bayakhuthazwa ukubana bethathe amahlamvu esihlahla lesi bewachole besebewahlafuna. Bengawahlafuna ngemva kwensuku ezimbalwa inyongo iyaphela. Inyongo ngumkhuhlane oyelaphekayo nxa abantu belandela lokhu abakufundiswayo.

amaxolo esihlhla kanye lamahlamvu aluhlaza ayanceda ukuqeda denda ikakhulu ebantini abango baba u denda luyayenza umuntu egule evilaphe ukusebenza njalo engakhuthali ukuya kwezemacansini njalo abantu abangobaba bayakhuthzwa ukuba besebnzise imithi enjenga leyi ukubana beyakhe umuzi njalo bekhuthalele ukusebenza

Amahlamvu lamaxolo esihlahla lesi siyelapha umkhuhlane wephepha ma umuntu elawo umkhuhlane. Kukhangelelwe ukubana ngemva kwensuku ezimbili kube sokulontshintsho emuntwini. Abantu ezibhedlela bayakhuthaza ukubana besebenzise imithi yesintu bengayilahli begijimela amaphilisi.

Amaluba la ayanceda ukwelapha umkhuhlane wokukhwehlela ebadaleni konke lasebantwaneni njalo aluhlaza tshoko. Ukuze uwasebenzise uyaqala uwathathe uwachaye, ungawachaya ngemva kwensuku eziyisikhombisa ubusuwabilisa phakathi kwamanzi, ubusunatha amanzi lawo esatshisa. Kubikwa ukubana umkhuhlane uyaphela.

Umkhuhlane otholakala emacansini, owengulamakhwa uyelapheka ungasebenzisa amahlamvu la aluhlaza. Uyathatha amahlamvu la, uwagige , uwagige, ubusuwanatha. Ngemva kwensuku ezimbili, kumbe insuku ezintathu, uyezwa ususibangcono..Kuthi kungaphela iviki, uyabe usuphelile, umkhuhlane lo.

Amahlamvu awesihaqa aluhlaza tshoko, ayanceda ukwelapha inyongo. Amahlamvu kanye lempande zeshlahla lesi, uyazithatha uzifake esigubhini samanzi. Besekuhlala insuku eziyisikhombisa ungawanathanga amanzi la. Ubusuqala ukuwanatha ngemva kwensuku eziyisikhombisa. Inyongo iyaphela.

Imithi yesintu ivame ukuthengiswa emkambo njalo iyelapha imikhuhlane etshiyeneyo yiyo eyayisetshenziswa ngabokhokho endulo babephila iminyaka emide ngenxa yemithi leyi.

Nxa uthe wazimuka kakhulu emzimbeni, usizwa umzimba wakho usukusinda, nansi itiye omele uyinathe. Iyancedakakhulu, iyahlasela amafutha emzimbeni. Umuntu esale elomzimba olingeneyo.

Nansi imithi yesintu! Isicholiwe, yagigwa yahlanganiswa leminye imithi yasifakwa emabhokisini. Ibukeka isimihle ma inje. Ungezake utsho ukuthi yimithi yesintu.

Iluba leli liyelapha abantwana abalomkhuhlane wendingindi. Uyathatha amaluba alo uhlikihle umntwana ebusweni. Ngemva kokuhlikihla umntwana kukhangelelwe ukubana ngensuku ezintathu umntwana asile ma ethe wahlaselwe ngumkhuhlane lo wendingindi.

Abagula umkhuhlane wokukhwehlela kanye lokuvimbana bayakhuthazwa ukubana benathe itiye leyi iyanceda kakhulu ukubana bevikele lowu mkhuhlane, itiye le uyinatha kathathu ngelanga ngemva kwensuku eziyisikhombisa uzabona umehluko ukuvimbana kuyaphela loku khwehlela kuyaphela.

Amahlamvu esihlahla lesi angumuthi owelaphayo. Ikakhulu umkhuhlane wesiyezi. Umuthi lo usebenza ikakhulu, ungawunatha ekuseni. Uwanathe lantambama. Amahlamvu la ungakawasebenzisi, uyaqala uwagezise ehlambuluke. Yonke ingcekeza iphume. Ubusuwachola. Ngemva kokuwachola, usuwahlafuna. Ungawahlafuna, uyasila kulo umkhuhlane oyabe uwugula.

Amahlamvu esihlahla lesi aluhlaza tshoko kanye lamaluba alo alithanga, angumuthi omkhulu emzimbeni, ungawapheka uwadle ayayenza amasotsha omzimba akhule njalo ayakuvikela emkhuhlaneni evamileyo ukuhlasela abantu egoqela ukukhwehlela. Abantu bayakhuthazwa ukubana besebenzise imithi eyayisetshenziswa ngabo khokho endulo ukuze imizimba yabo iqine.

Manengi amaluba angasetshenziswa ukwelapha umkhuhlane wokukhwehlela. Amaluba la asebenza ngendlela ezitshiyeneyo njalo kubikwa ukubana ayanceda amasotsha omzimba ukubana alwisane lengculaza le eyenza abantu bekhwehlele. Amaluba la asebenza ngokubana uyawabilisa emanzini ubusunatha amanzi akhona esatshisa.

Abantu bayakhuthazwa ukuthi imithi eyayisetshenziswa ngabokhokho endulo beqhubeke beyisebenzisa ngoba imithi le iyanceda ukwelapha imikhuhlane etshiyetshiyeneyo njalo imithi le ungayinatha umzimba wakho usala uqinile awuhlaselwa yimikhuhlane etshiyeneyo.

Izihlahla zesintu ezazisetshenziswa ngabokhokho endulo lokhu ziyelapha imikhuhlane eminengi etshiyeneyo. Izihlahla lezi zisebenza ngendlela etshiyeneyo ezigoqela isihaqa kanye lomthunduluka. Izihlahla lezi uqala uzigige kuqala ungazigiga ubusuzisebenzisa seziyimpuphu ufake phakathi kwelambazi.

Kulomuthi othi ungaxubha ngawo amazinyo asale emhlophe ethe nke, umuthi lowu uyatholakala ngentengo etshiphileyo njalo wenziwa ngezihlahla ezitshiyeneyo, izihlahla lezi ziyacholwa zicholwe besezihlanganiswa leminye imithi, ungaxubha ngawo amazinyo akho ayalondolozeka okwesikhathi eside.

Amahlamvu la aluhlaza tshoko ngumuthi owelapha inyongo. Amahlamvu la asebenza ngokubana uyawathatha, uwafake emanzini. Ahlale emanzini okwensuku ezimbili. Ngemva kwensuku ezimbili usuwanatha ekuseni, emini lantambama. Kubikwa ukubana inyongo iyaphela, ngemva kwensuku ezintathu ma usebenzekakuhle lomuthi.

Amahlamvu esihlahla lesi aluhlaza tshoko. Ayanceda ekwelapheni umkhuhlane wokukhwehlela .Amahlamvu lakubikwa uma uwasebenzisa uyaqala uwakhe uwachaye elangeni engawoma ubusuwagiga .Ungawagiga ubusuwanatha lamanzi atshisayo .Ngemva kwensuku ezimbalwa kubikwa ukubana ukukhwehlela kuyayehla .

Emkambo kuyathengiswa imithi etshiyeneyo yesintu, imikhuhlane etshiyeneyo. Imithi le iyenzwa ngezihlahla ezitshiyeneyo njalo yiyo eyayisetshenziswa ngabokhokho endulo kungakabi khona amaphilisi asekhona ezibhedlela. Imithi le iyathengeka ngentengo etshiphileyo njalo iyelapha umkhuhlane uphele du.

Abantu bayakhuthazwa ukubana bengalahli imithi ebisetshenziswa ngabokhokho endulo. Imithi le yayinceda kakhulu ekulapheni imikhuhlane etshiyeneyo njalo okhokho bebekhula befike iminyaka eminengi ngoba besebenzisa leyomithi. Ngakho bayakhuthaza abantu ukubana baqhubeke besenzisa imithi lendlela zonezana ukuqeda imikhuhlane ebantwini

Ugatsha lwezempilakahle luyakhuthaza abantu ukubana basebenzise imithi kumbe izihlatsha ezazisetshenziswa ngabokhokho endulo. Imithi le kubikwa ukubana isebenza ngokohlonzi olukhulu njalo iyelapha imikhuhlane eminengi egoqela iqolo kanye lamehlo angasaboni kakuhle.

Obaba ababulawa ngumkhuhlane weqolo bayakhuthazwa ukubana bethathe amahlamvu esihlahla lesi, bewagige besebewabilisa bawanathe njengetiye. Kubikwa ukubana kuyaqeda ubuhlungu ababuzwayo eqolweni njalo kuyaqinisa umzimba. Obaba abakhulu konke labancane bayakhuthazwa ukubana bekwenze lokhu.

Nxa uthe waphathwa ngumkhuhlane wemvukuzane nanku umuthi wesintu okumele uwusebenzise uyathatha amahlamvu la aluhlaza tshoko uwabilise uqede unathe amanye njalo amahlamvu uhlikihle lapha okulesilonda khona kuyaphola.

Isihlahla se avocado amahlamvu aso ayanceda kakhulu ekwehliseni umkhuhlane we bp ngakho odokotela bayakhuthaza abantu ukubana besebenzise la amahlamvu nxa bethe bahlaselwa ngumkhuhlane lo we bp.

Lapha sibona isihlahla esilamahlamvu aluhlaza tshoko . Amahlamvu la yiwo asetshenziswayo nxa umuntu uthe walunywa yinkume. Uyawathatha uwagige, umhluzi lowana usuthela lapho olunywe khona uyaphola masinya.

Imithi yesintu lokhe isasetshenziswa lakulezi nsuku. Abantu bayakhuthazwa ukubana baqhubeke beyisebenzisa imithi leyi. Ngoba iyelapha njalo itshiya umzimba uhlambulukile. Ungayisebenzisa limithi lanxa ugula, ukugula kuyaphela.

Ukudla abantu abazilimela khona yikudla okulomsoco njalo kuyelapha imkhuhlane eminengi emzimbeni, kuyakhweza lamasotsha omzimba. Abantu bayakhuthazwa ukubana belime lokho kudla bekwenze kube ngumuthi emzimbeni yabo.

Amahlamvu esihlahla lesi aluhlaza tshoko ayanceda ikakhulu abantwana abalezilonda ekhanda bayawathatha abadala bewagige besebegcoba abantwana ekhanda izilonda lezi ziyaphela ngemva kwensuku eziyisikhombisa abantu bayakhuthazwa ukubana basebenzise imithi leyi ngoba itshiphile njalo iyatholakala ukudlula amaphilisi

Amaluba la ayasiza ikakhulu ebantwini ababulawa ngamehlo. Uyawathatha uqale uwachole ngemva kokuwachola usu uhlanganisa lamanzi ubese uthontisela amanzi la emehlweni ngemva kosuku kumbe insuku ezimbili kubikwa ukubana umuntu uyabesebona kakuhle. Abantu bayakhuthazwa ukuthi bawusebenzise amaluba la.

Amahlamvu amaluba lawa ayathengiswa ngentengo ephakemeyo emkambo. Ngoba eyelapha imikhuhlane yabantu abalayo emzimbeni Kukhangelelwe ukuba amahlamvu amalubala ungawasebenzia ma ubutshaywa likhanda, ikhanda liyaphela. Njalo abantu bayakhuthazwa ukuthi amanye bewanathe njalo amanye bewafake elambazini kumbe esitshebeni eseyimpuphu nxa bewadla

Amahlamvu esihlahla lesi ayanceda nxa umuntu ethe walunywa yinyoka. Uyathatha amahlamvu lawa uwagige uwagige ubusuwafaka esilondeni lapho olunywe khona. Lokhu kukhuthazwa ukubana ukwenze ungakayi esibhedlela ukuyathola usizo.

Impande zotshani lobu ziyancedisa kakhulu nxa inyawo zithe savuvuka ,uyathatha impande lezi uzifake emanzini ubilise amanzi ubusuthatha ilembu uthobe la inyawo ezivuvuke khona ngelembu elitshisayo yikho uyabona inyawo zakho zisiba ngcono kuyanceda kakhulu.

Ibhobola elikhanya liluhlaza tshoko liyakhula liminyene. Ngendlela eliminyene ngayo ngani lithwele amanzi amanengi njalo lizele abantwana abanengi kakhulu.

Amahlamvu esihlahla lesi aluhlaza ayanceda kakhulu ikakhulu abalomkhuhlane wamathambo abuhlungu. Uyawathatha amahlamvu lawa uwafake phakathi kwamanzi abilayo, ubusugxumuza inyawo zakho okwemizuzu engamatshumi amathathu, ngemva kwalokho uzezwa ngcono

Amahlamvu esihlahla lesi ayelapha imikhuhlane eminengi ejayele ukuhlasela ababuya emacansini. Amahlamvu yiwo asetsenziswa ngaba yelapha ngokwesintu bayawathatha bewacaye besebewa giga phakathi kwengigo besebe nika amahlaselwe yilowo mkhuhlane ukuthi befike begezengawe njalo bewanathe.

amahlamvu esihlahla lesi ayenelisa ukubana ayelaphe inyongo eqede kanye lodenda emzimbeni abantu abanengi sebebulewe yinyongo inyongo iyenza umzimba ungasebenzi kuhle njalo umuntu ezizwe ediniwe engafuni lokusebenza umsebenzi ngekhaya amahamvu la uyawathatha uwahlafune inyongo ibisi phela

Amahlamvu aluhlaza tshoko awesihlahla lesi ayancedisa ukuqeda umkhuhlane wodenda, osuhlasela ikakhulu abantu abanengi asebekhulile .Amahlamvu la uyawathatha uwagige ubusuwahlafuna ,nxa uwahlafuna umhluzi lowana ophumayo yiwo oncedayo owelaphayo abantu bayakhuthazwa ukubana bawusebenzise lowo muthi.

Amahlamvu esihlahla lesi ayanceda kakhulu. Laba abahlutshwa zindlebe , uyawathatha uwagige umsobho wakhona ophuma emahlamvini suwathontisela endlebeni. Nxa ubungezwa kuhle endlebeni indlebe ziyavuleka. Uzwe kakuhle.

Amahlamvu esihlahla lesi aluhlaza tshoko angumuthi ebantwini ababulawa ngamazinyo. Ungawathatha uwachole abe yimpuphu ubusuxubha ngawo amazinyo okwenzuku ezimbili uyezwa amazinyo akhona asesibangcono njalo ungafaka phakathi kwezinyo nxa lilesikhala ubuhlungu lobana buyaphela.

Abantu bayakhuthazwa ukuba balime izihlahla ezingumuthi, izihlahla ezibancedayo lapha sebegula amahlamvu ezihlahla lawa asebenza imisebenzi etshiyeneyo emzimbeni ayanceda ukuba amasotsha omzimba abe manengi njalo ayelapha imkhuhlane onjengofuba kanye lemvimbano.

Utshani lobu buyikudla okuhle kakhulu emzimbeni womuntu njalo ungabubilisa ubudle buyaqeda imikhuhlane engaba khona emzimbeni yomuntu. Imikhuhlane ebakhona esiswini kuyakhuthazwa abantu ukubana benanzelele utshani lobu njalo bebupheke bebudle.

Amahlamvu la aluhlaza tshoko ayanceda kusifo semvukuzane. Uyawathatha uwachole usuka lapho ubusuhlikihla okulesilonda khona. Ngemva kwensuku ezimbalwa isilonda lesi siyaphola. Lumuthi uyakhuthazwa ngudokotela ukubana abantu bawusebenzise.

Amahlamvu esihlahla lesi ungawawomisa uwafakele abantwana elambazini bedle, kuyayenza ukubana ingqondo zabo zikhaliphe njalo lokho abakufundiswayo esikolo ngababalisi babo bekubambe. Umntwana ungamenza njalo ukhula ehlakaniphile.

Amahlamvu la aluhlaza, ayancedisa kakhulu ukuqeda inyongo ebantwini. Uyawathatha uwafake emanzini. Ubusunatha amanzi akhona. Unganatha amanzi, ngemva kwensuku ezimbili, inyongo iyaphela. Omongikazi esibhedlela bayakhuthaza abantu ukuthi benathe la amahlamvu.

Abalomkhuhlane wokuvimbana bayakhuthazwa ukubana bethathe amahlamvu lawa bewabilise. Amanzi akhona engatshisa besebewanatha kathathu ngelanga. Kuyanceda ukubana amaphaphu ebesevalekile evuleke, njalo umuntu ezizwe eseqinile, njalo esehlanzekile emzimbeni.

Amahlamvu ezihlahla ezitshiyeneyo ayahlanganiswa ebesegigwa. Engagigwa ebesephiwa umuntu obulawa lizinyo. Ayelapha amazinyo. Lumuthi wawusetshenziswa ngabokhokho endulo njalo lamanje lokhe usasebenza.

Amahlamvu esihlahla lesi angumuthi owelaphayo ikakhulu imkhuhlane weqolo uyawathatha uwachaye ungawachaya suwathatha suwahlanhanisa lelambazi usuwadla iqolo liyaphela ngemva kwensuku ezimbili ukuwasebenzisa lumuthi

Amahlamvu la aluhlaza tshoko, ayanceda ukwelapha umkhuhlane wemvukuzane. Uyawathatha uwachaye awome, ubusuwagiga. Ungawagiga, suthatha umhluzi wakhona usuwathela phezu kwesilonda semvukuzane. Ngemva kwensuku ezimbalwa isilonda lesi siyaphola siphele.

Amahlamvu esihlahla lesi ayanceda ekukhwehleleni kanye lekuvimbaneni uyawathatha ufake phakathi kwamanzi ubusu futha ngawo ngemva kokufutha ukukhwehlela konke lokuvimbana kuyaphela ngakho abantu bayakhuthazwa ukubana bewusebenzise lowu muthi.

Umkhuhlane woqhuqho ovamileyo kakhulu emaphandleni uyelapheka. Ungathatha amahlamvu la uwanathe emanzini atshisayo ngemva kwensuku ezimbili ezintathu umkhuhlane lo uyabaleka emuntwini. Abantu bayakhuthazwa ukuthi basebenzise imithi eyayisetshenziswa endulo.